Mu bigo vy'amashuri vyinshi biba bifise n'inyubako y'ubwiherero. Iyi nayo yubakishije amatafari ahiye ikaba iteye isima irimwo n'umucanga ku ruhome. Imbere harimwo imiryango myinshi abanyeshure bakoresha iyo bagiye mu bwiherero, isize irangi ry'ubururu.

Munyubako yubatse neza yubakishije amatafari ahiye hari inkingi zisize irangiryera, ariko n'ibicapo vyinshi bimanitse ku ruhome harimwo n'ikibaho cirabura hasi na ho hasize isi zima ivanzee n'umucanga.

Inyubako nziza ifise isuku isize iranga igera hejuru hamwe n'iry'umuhondo mfise amadirisha manini arimwo ibiyo bibona bifashwe n'utwuma mu ishure hari intebe n'imeza abanyeshure bicarako baje kwiga.

Mu kigo c'amashure hari ikibuga bubatse c'umupira w'amaboko hasi harasimase n'umucanga hamwe n'isima hariho inyubako abanyeshure bigiramwo isize nayo isima ivanze n'umucanga.

Mu nyubako nziza y'ikigo c'amashure, ibitse ibitabo abanyeshuri bakoresha na mwarimu mu kwiga, hejuru irafise amatara ari kwaka, utwo tubati natwo dukozwe mu mbaho z'ibiti, tukaba dutonze neza mwo ibitabo.

Mu kigo c'amashure ciza kiri bujumbura gifise urubuga rwiza bakiniraho umupira w'amaboko hasi haracafye neza harimwo uturongo dufise irangi ryera hasi risa n'umuhondo hasi aho bakinira hasa n'icatsi kibis,i utwuma dukikuje ikibuga dusize irangi ritukura.

Mu nyubako nini cane yubatse neza isize irangi ryera hejuru ikaba ifise n'amadirisha manini akozwe mu biyo hamwe n'utwuma hatanga umuyaga imbere harimwo intebe n'imeza iboneka ko ari aho babafungurira abanyeshure.

Mu kigo cabana bacutse kiri ahantu heza hateye ibiti vyakuze birebire barabubakiye aho bakinira hari utwuma dutandukanye hari udusize irangi ryirabura ry'umuhondo hamwe n'iryubururu.

Inyubako nziza, kandi nini yagenewe gukorerwamwo inama ku ruhome isize irange ry'ubururu imbere hari intebe n'imeza hasi zikozwe mu vyuma hejuru na ho ni mu mbaho z'ibiti.

Mu nyubako yubatse neza ifise isuku isize irangi ryera imbere ku ruhome yagenewe kubika ibitabo abanyeshuri hamwe na mwarimu bakoresha mu gihe bari kwiga birapanze neza mu tubati twabugenewe.

Igihe cose mu nyubako z'amashure ntabwo higera haburamwo inyubako yo kubikamwo ibitabo abanyeshuri bakoresha hamwe na mwarimu mu kwihugura mu vyirwa, hari ibimanitse ku ruhome hakaba n'ibindi bitonze neza mu tubati dukozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kibuga kirimwo udusenyi nu tubuye duto duto ,harimwo abana bari kuhakinira ku ruhande, ikibuga kirafise hari utwatsi duto duto, tugikura yirya y'ikigo hari giti cakuze kirekire c'umwembe, ahandi naho ibindi biracakura n'ibito bito.

Inyubako nziza cane yubakishije amatafarahiye ikaba isize irangi ryera ku ruhome imbere ise n'amadirisha manini atanga umuyaga imbere harimwo intebe n'imeza nyinshi abanyeshure bifashisha mu kwiga hasi zikozwe mu vyuma hejuru nimumbaho z'ibiti.

Mu nyubako nini cane ,biboneka y'uko bakoreramwo ivyo guteka ,bisize irangi ryera ku ruhome ,ifise amasafuriya manini menshi ,ateretse hejuru ku gikoresho co guteka ,hakaba hariho n'ibindi biri hejuru ku kabati ,nk'amasahani ,ekambere n'ibindi bikoresho.

Mu kigo c'abana bacutse, hari uduti bahateye mu kibuga twiza cane tugikura, hakaba aho babubakiye abana bakinira, hariho uruvuma, hakaba n'ibindi bicarako bakinyonga, bifise irangi ritandukanye, harimwo iry'umuhondo, iritukura n'iry'icatsi kibisi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye c'imyuga kiri ibujumbura gifise ibikoresho vyinshi abanyeshure bakoresha mu kubaza imbaho bakoramwo intebe imeza butubati eka n'ibindi bitandukanye ni cuma kinini gifatanya imbaho kubgira babashewe gukoresha uwaho.

mu kigo c'amashure yisumbuye abana biga barara cubatse neza ku ruhome gisize irangi ryera imbere harimwo ibitanda abana barara ko biragerekeranye bamwe barara kuco hasi abandi hejuru harimwo no tubati babikamwo udukoresho twabo dukoze mu mbaho z'ibiti.

Mu bigo vy'amashure, abanyeshure bakenera ibikoresho bikwiye, kugira ngo babashe gufata neza ivyigwa; harimwo nk'amakaramu hamwe n'amakaye, amakaramu atandukanye ari hejuru ku meza, niyo abanyeshure bakoresha; afise irangi ryirabura, iry'icatsi kibisi, iritukura n'ubururu.

Mu bigo vyinshi vyigisha ivy'ikoranabuhanga, biba bifise ibikoresho bihagije, kugira ngo abanyeshure babashe gutahura ivyigwa; aha hari udukoresho dutandukanye, turi hejuru ku meza nziza isize irangi ryera.

Inyubako nini cane wubakiye kwigiramwo canke gukoreramwo ubushakashatsi ku ruhande hari utubati tunini tubitse ibitabo tupanze neza imbere naho harimwo imeza nini hariko n'intebe abanyeshure bicarako bari gusoma ibitabo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye barafise ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko hasi hari amabara atandukanye yerekana uko abakinyi baba bari gukina hamwe hasize irangi ritukura ahandi icatsi kibisi ahandi irangi ry'ubururu.

Mu bigo vyinshi hamaho arimwo icumbakibika ibikoresha abanyeshuri bakoresha hamwe na mwarimu nk'ibitabo amakarita eka n'ibindi ku ruhome hari utubati twiza twinshi turimwo ibitabo bitandukanye kavyo amashuburi menshi.

Mu bigo vyinshi vy'amashure mato mato ,bagira ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu kwiga ,canke kugira batahure ivyigwa neza ,hariho imeza nini yera, hejuru hariko amakaramu yo gucapa afise amarangi atandukanye, arimwo ayera ,umuhondo, ayatukura ,ayubururu, ayirabura ,ekana yandi..

Mu bigo vy'amashuri matomato harimwo ibikoresho nkenerwa abanyeshuri bakoresha mu kwiga haba mu gucapa haba mu kwandika eka no gukora ibindi nko gusiga ibicapo baba baca vye ibikoresho harimwo udukaramu two gucapa turi hejuru ku meza ni twishie dutandukanye.

Mu nyubako z'amashure matomato canke ayisumbuye haba harimwo icure ririmwo ibitabo abanyeshuri bakoresha mu kwiga hamwe namwarimu ana ho ku meza nini hariho ibitabo bitandukanye vyuguruye hamweni ikaramu ma banyeshuri bariko barakoresha bagiye kumukira uhuko.

mu bigo vy'amashuri yisumbuye eka na kaminuza heshi baba bafise ibibuga vy'umupira w'amaboko, hama iki naco kirubakiye kandi harasakaye hirya yaho hari ibiti vyakuze vyiza bitanga umuyaga.

Mu bigo vy'amashure mato mato biba bifise ibikoresho vyishi kandi vyiza bifasha abanyeshure mu kwiga ivyirwa kugirango babitahure vuba hariho intebe n'imeza zisize irangi ritukura hakabamwo n'ibitabo basoma kugira bibafashe gutahura ivyirwa.

Ikigo kinini ciza gifise inyubako igeretse incuro nyishi hari hasi ibikoresho abana bakoresha mu gihe bari gukina hariho udufise ibara ry'umuhondo iritukura irisa n'icatsi eka n'ayandi mabara meshi.

Ikigo c'amashure yisumbuye kirafise inyubako nini cane abanyeshure bahuriramwo iyo hageze inama ya bose hejuru gifise amatara menshi harikwaka biboneka ko ari mu ijoro muri Iryo shure harimwo intebe nyinshi abanyeshure bicarako n'imeza hasi zikozwe mu vyuma hejuru nimumbaho.

Mu nyubako nini yagenewe kubika ibitabo mwarimu n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga ,birapanze neza mu tubati twabigenewe dukoreshejwe mu mbaho z'ibiti, ku ruhome harasize irangi ryera.

Inyubako nziza cane ,ifise isuku isize irangi isa n'umuhondo ,imbere ku ruhome urugi irwayo rukozwe mu mbaho z'ibiti ,ariko rusize irangi ry'ubururu ,hariho utubati twiza tubiri ,tufise ibitabo imbere ,abanyeshuri na mwarimu bakoresha igihe baje gusoma.

Inyubako nziza cane isakaje amabati yera kabifise n'inkingi z'utwuma imbere yaho hariho ikibuga c'umupira w'amaboko hariho utwuma dusize irangeritukura irya yaho hari ibiti birebire vyakuze vyo gushariza ikigo, kandi bitanga umuyaga.

Mu nyubako nini ndende yagutse kandi ifise isuku isize ibara ryera ku ruhome yaka no hejuru mw'ishure harimwo intebe nyishi hamwe n'imeza hasi zikozwe mu vyuma hejuru ni mu mbaho z'ibiti imbere hariho ikibaho cirabura.

Mu kigo ca kaminuza kiri mu gihosha cubatse neza cane ku rugo hasizeko irangi ryera hakaba hariho n'utwuma bashizeho dusize irangi ryera harimwo ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga imbere yaho haraho bubakiye amazi aca iyo imvura igwa.

Mu bigo vy'amashure bimwe bimwe heka mbere ni nka vyose iyo abanyeshuri hageze kuruhuka baja mu kibuga bagakina rero mu banyeshuri benshi bariko barakora imyimenyerezo hari ibiti bikikuje ico kibuga gaba ari ko hasi na ho hari utwatsi tukimera.

Hari ikigo c'amashure, cubatse ikibuga c'umupira w'amaboko, umwarimu ari mu kibuga hagati, abanyeshure barahagaze, ariko arabigisha ingene bakina umupira w'amaboko.

Mu nyubako y'ubwiherero, yubatse neza n'amatafari ahiye, hejuru ku nkingi harasize irangi ryera co kimwe no ku rugi; ni inyubako y'ubwiherero abanyeshure b'abahungu iyo baje mu bwiherero, bakoresha.

Mu bigo vy'amashure harimwo icigwa co kwinonora imitsi, abanyeshure bari hanze mu kibuga ahantu hari utwatsi twiza bariko barakina, ku ruhande naho hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga.

Inyubako nziza yagenewe kubika ibitabo mwarimo n'abanyeshure bakoresha mu kwiga ivyigwa yubatse neza isize irangi ryera imbere hari ibitabo bitandukanye bipanze k'utubati dukozwe mu mbaho z'ibiti.

Inyubako nziza cane iri mpande y'ikibuga c'umupira w'amaboko hari igiti cakuze kirekire gitanga umuyaga impande yahubakiye ubwugamo bwa bari kurorera abakinyi b'umupira w'amaboko.

Inyubako nini nziza ifise isuku hejuru amatara ari kwaka hariho utubati twagenewe kubika ibitabo tukikuje ku ruhome hakaba harimwo n'intebe n'imeza abanyeshure bakoresha bari kwiga bari no gusoma ibitabo.

Mu nyubako yubatse neza ifise isuku, imbere hasize irangi ryera hakaba n'ahandi hasize irangi ry'umuhondo, harimwo ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bakoresha mu kwiga harimwo ibitabo, hari n'intebe bicarako zikozwe mu twuma hamwe n'imbaho.

Mu nyubako nini nziza cane yagenewe kubika ibitabo mwarimu n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga birapanze neza mu tubati twabugenewe dukozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure gifise abana biga barara ,kirafise inyubako bararamwo harimwo ibitanda ,bamwe barara hasi abandi bakarara hejuru, ivyo bitanda bikozwe mu vyuma.

Mu bigo vy'amashure hama harimwo inyubako y'ubwiherero iyi yubatse neza n'amatafari ahiye hejuru amabati asakaye arera afashwe n'ibimbaho z'ibiti hari imiryango itandukanye abanyeshure bajamwo iiyo bagiye mu bwiherero.

Mu nyubako nziza cane yagenewe kubikamwo ibitabo abanyeshuri hamwe na mwarimu bakoresha mu kwiga birapanze neza mu tubati, imbere yaho naho hariho ahandi hari udukoresho n'intebe bashobora kwicarako iyo bari gusoma ibitabo.

Inyubako nini cane isize irangi risa n'umuhondo imbere ifise intebe n'imeza abanyeshure bicarako iyo bari kwiga zikozwe mu mbaho z'ibiti, imbere hari ikibaho bashizeho abanyeshure bakoresha mu kwiga hamwe na mwarimu.

Inyubako nziza yakira abanyeshuri beshi hejuru harasizemwo iranga ryera ku rukome amadirisha nayo akozwe mu biyo bibona bifashwe n'utwuma imbere harimwo intebe n'imeza abanyeshuri bicarako hasi zikozwe mu vyuma hejuru ni mu mbaho z'ibiti

Mu bigo vy'amashure vyishi biba bifise inyubako y'ubwiherero yubatse neza kandi ifise isuku iyi isize irangi ryera imbere ku ruhome hakaba hariho urugi rukozwe mu vyuma kandi rukaba rusize irangi ryera.

Mu bigo bimwe bimwe vy'amashure mato mato harimwo n'abana bagicuka hari udupapuro babashiriramwo izina impapuro baba bigiyeko, dufise irangi ritandukanye hari utw’umuhondo, udutukura, utwubururu hamwe nutwi catsi kibisi.

Ikigo kinini kirimwo inyubako ibika ibitabo, abanyeshuri hamwe na mwarimu bakoresha mu kwiga ivyigwa biratondetse neza mu kabati ,kabugenewe kubakishijwe ivyuma, Kandi hasi hasize isima hamwe n'umucanga binoze.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye harimwo inyubako y'ubwiherero yubatse neza n'amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera ikaba ifise n'imiryango myishi ikozwe mu vyuma.

Mu nyubako isa neza isize irange ry'ubururu imbere ku ruhome, hakaba n'ikibaho cirabura mwarimu n'abanyeshure bakoresha mu kwiga ivyigwa; harimwo intebe hamwe n'imeza, ziteretseko ibitabo abanyeshure bakoresha.

Mu nyubako nini nziza, imbere yaho harimwo ibiti vyakuze cane ,bikaba ifise amadirisha y'ibiyo bibona ,bifashwe n'udutsinga ,imbere naho hubakiye neza cane aho babika ibitabo, abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga.

Mu nyubako yubatse neza ifise isuku hejuru ikaba ifise akuma gatanga umuyaga kari impande y'itara ryaka ku ruhome hakikujwe n'utubati twiza cane dubitse ibitabo abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga.

Mu nyubako nini kandi ifise isuku imbere ifise irangi risa n'umuhondo ku ruhome hejuru naho iryera harimwo intebe nyishi cane abanyeshuri bicarako iyo baje mu nama.

Mu bigo vy'amashuri yisumbuye ,ntihaburamwo inyubako yagenewe kubika ibitabo ,hakabamwo n'intebe n'imeza abanyeshuri bicaraho iyo baje gusoma ibitabo, biri neza na neza mu tubati twabugenewe ,twubatswe mu mbaho z'ibiti.

Mu bigo vyinshi vyaba ivya kaminuza vyo mu mashure yisumbuye canke vyo mu mashure mato mato, aheshi barakoresha ingwa cane cane kukibaho, hakaba n'ibindi bikoresho bashobora kwifashisha mu kwandika.

Inyubako nziza isize amarangi atandukanye imbere harimwo iryera hakabamwo irisa n'iroze hariho intebe n'imeza intebe zisize iranga ryera imeza irangi risa n'ivu naho abanyeshuri bicara bari gusoma ibitabo bitandukanye.

Inyubako nziza cane yo mu mashure yisumbuye, iboneka ko ari uburaro bw'abanyeshure; harimwo ibitanda bikozwe mu vyuma, bamwe barara mu gitanda co hasi, abandi igitanda co hejuru; ifise n'amadirisha ariko ibiyo bibona, atanga umuyaga; kuruhome naho hasizemwo irangi ryera.

Inyubako yubatse neza ifise isuku imbere isize irangi ryera ku ruhome harimwo ibibaho abanyeshure bakoresha mu kwiga kabamwo intebe hamwe n'imeza hasi zikozwe mu twuma hejuru n'imbaho.

Munyubako nini yubatse neza isize iranga ijera imbere ku ruhome unzugi hamwe no ku madirisha nsize irang iirisana icatsi kibisi hasi hari isima icanze n'umucangamwe.

Mu mashure mato mato eka n'ayisumbuye, henshi baba bafise inyubako y'ubwiherero; iyi ngiyi yubakishije amatafari ahiye, hejuru isakaje amabati yera, ifise imiryango myinshi abanyeshure bakoresha, bagiye mu bwiherero.

Mu nyubako nziza nini ,yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi ,harimwo ku ruhome ibara ryera ,ahandi risa n'umuhondo ,harimwo intebe n'imeza, abanyeshuri bicarako bariko bariga kandi bakora n'ubwo bushakashatsi.

Inyubako nziza, isize irangi risa n'icatsi imbere, ikaba ifise idirisha rinini ritanga umuyaga; ifise ikibaho abanyeshuri na mwarimu, bakoresha mu kwiga ivyigwa; imbere harimwo intebe, hejuru ku meza hateretseho ibitabo, boneka ko abanyeshuri, bagiye mu gukina sayine.

Mu nyubako nziza ifise isuku ,size irangi ryera hejuru ,ku ruhande ku ruhome hakaba hasize irangi risa n'umuhondo ,imbere harimwo intebe n'imeza ,zikozwe mu mbaho z'ibiti ,abanyeshuri iyo bakeneye kuza kwiga bicarako.

Mu bigo bimwe bimwe vy'amashure hagira icirwa co kwinonora imitsi abanyeshuri baba bafise impuzu bambara zabugenewe harimwo ibutura ifise irangi ryera ahandi n'ubururu hakaba harimwo n'umupira ufise irangi ryera n'ubururu bw'inimero mirongo ibiri na kane.

Mu nyubako nziza cane iri mu kigo c'amashure ya kaminuza hari ibikoresho bitandukanye vyo gukora ubushakashatsi bimwe bimanitse ku kabati ibindi navyo ni ivyuma bifashisha mu gupima nk'indwara canke ari ikindi kintu bashaka gutora cerekeye kuvura.

ibigo vy'amashuri vyinshi biba bifise inyubako y'ubwiherero yubatse neza n'amatafari ahiye, ku nzugi zikozwe mu vyuma zikaba zisize irangi risa nivu, imbere yaho hari kigega bubakiye gifata amazi mu gihe c'imvura bakayakoresha mu gihe imvura yagabanutse.

Mu kigo ca kaminuza c'ishure rikuru nderabigisha harimwo igiti imbere mu kibuga cakuze kinini gitanga umuyaga uruzitiro rugize ico kigo rusize irangi ryera inyuma hakaba harimwo n'utwuma bashizeho dufatanya inkingi

Mu nyubako yagenewe kubika ibitabo abanyeshuri hamwe na mwarimu bakoresha mu kwiga bipanze neza mu tubati twabugenewe dukozwe mu mbaho z'ibiti reka harimwo n'intebe iyo hari uwukeneye kwicara abe ariho aruhukira.

Mu nyubako nziza isize iranga ryera imbere hose hamwe no hejuru ,harimwo utubati twagenewe kubika ibitabo ,amakaye ,ingwa ivyo abanyeshuri bose bakoresha mu kwiga birapanze neza mutwo tubati.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamo ubushakashatsi hejuru isize irangi ryera ikaba yubakishije amatafari aturiye inzugi hamwe n'amadirisha bikozwe mu vyuma amadirisha niyo afise ibiyo bibona.

Mu nyubako nziza y'ugukorerwamwo ubushakashatsi harimwo imeza nini iriko ibikoresho bitandukanye kwifashisha mu gukora ubushakashatsi inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba ifise idirisha rinini ifise ibiyo bibona imbere na ho harimwo no tubate tubitse ibikoresho bakoresha.

Amashure menshi aba afise inyubako yo gukorerwamwo ubushakashatsi, iyi yubakishije amatafari ahiye, ikaba isize irangi risa n'ivu ku nkingi hamwe no ku nzugi n'amadirisha, amadirisha nayo arimwo ibiyo bibona, imbere hari abagabo batatu bahahagaze imbere y'umuryango.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi ifise isuku hejuru hasize ibara ryera cokimwe no ku ruhome imbere hariho imeza nini itegetseko ivyuma n'imashini zitandukanye zo gukoresha ubushakashatsi

mu nyubako yagenewe gukorerwamo ubushakashatsi isize irangi ryera imbere ku ruhome hakaba harimwo ivyuma vyinshi bitandukanye hariko ibikoresho bakoresha mu gukorana ubushakashatsi hari abanyeshuri bicaye imbere bafise impapuro hamwe n'ibyo bariko barakorera ko ubushakashatsi.

Mu nyubako nini nziza yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi imbere isize irangi ryera hariho utubati hamwe n'imeza twagenewe kubika ibikoresho bifashisha dutandukanye

Mu nyubako nziza cane ,yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi ,ku ruhome hasize irangai ryera ,imbere ifise ibikoresho bitandukanye ,harimwo n'utumashine ,buteretse ku meza ikozwe mu mbaho zibiti.

Mu nyubako nziza yagenewe gukurerwamwo ubushakashatsi isize irangi ryera imbere ku ruhome hakaba hariho n'imeza n'utubati twishi tubitsemwo ibikoresho bitandukanye bakoresha mu vy'ubushakashatsi harimwo mudasobwa utwuma twa terefone eka n'utundi dutandukanye

Mu nyubako yo gukorerwamwo ubushakashatsi nini yagutse, ifise ibikoresho vyinshi bitandukanye imbere. Isize irangi ryera ku ruhome. Harimwo abariko barakora ubushakashatsi bicaye, imbere yaho hari impapuro n'utundi twuma bari gukoresha.

Mu nyubako yubatse neza n'amatafari ahiye, ku rugi rukozwe mu vyuma hamwe n'amadirisha, ariko harimwo ibiyo bibona rukaba bisize irangi risanivu, imbere hari abagabo batatu bahahagaze.

Inyubako nziza cane yagenewe gukoregwamwo ubushakashatsi, isize irangi ryera imbere hamwe n'iry'ubururu, hari aho bubakiye imashini nyabwonko ,iyo abanyeshuri bakeneye kuza kuzikoresha baza bakahicara.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi yubatse neza ifise isuku yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irange ryirabura.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi ni nziza kandi ifise isuku imbere ku ruhome hasize irangi ryera imbere barahubatse neza aho gukorera ubushakashatsi harimwo n'utubati twiza two kubikamwo ibikoresho.

Inyubako y'ikigo c'amashure nziza yo gukorerwamwo ubushakashatsi imbere hariho ikibaho kinini cirabura baja barandikako ivyo bakoze mu ntebe hamwe n'imeza harimwo ibikoresho bitandukanye haba ivyo bifashisha mu gukora ubwo bushakashatsi.

Mu nyubako nziza yo gukorerwamwo ubushakashatsi imbere hari utubati dutandukanye turiko ibikoresho vyinshi ama mashine ibindi biri mu dukarato reka n'ibindi bikozwe mu twuma, biri hejuru ku meza iyo nyubaka ikaba ifise amanini ariko ibiyo bibona.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi nziza cane hejuru ifise amatara ya ka meshi biboneka ko ari mu ijoro hasi imbere ku ruhome hose hafise isuku hari utubati twagenewe kubika ibitabo hamwe n'ibikoresho bifashisha mu kwiga

Mu nyubako yubatse neza y'ikigo ikoregwamwo ubushakashatsi ku ruhome isize irangi ryera imbere harimwo imashini yo gusohora impapuro baba bakeneye bakoresheje.

Inyubako yubatse neza isize irangi ryera ku ruhome harimwo utubate dushasha bariko barashiramwo tuzobikamwo ibitabo abanyeshuri bazokoresha hamwe na mwarimu mu kwiga ivyigwa dusize irangi ryera

Mu nyubako y'ikigo c'amashure, yagenewe kubika ibitabo, mwarimu n'abanyeshure bakoresha mu gihe bakeneye kwiga; yubatse neza isize irangi ryera ku ruhome imbere, ibitabo hamwe n'amakaye birapanze neza, ku tubati twabugenewe.

Mu nyubako nziza yagenewe kubikamwo ibitabo, harimwo n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga ivyigwa ,hipanze neza mu tubati tukozwe mu mbaho z'ibiti, ifise n'amaguru inkingi ikozwe mu vyuma ,hasi hariho utudobo two kubika imicafu.

Inyubako nziza iteye igomwe uyiravye imbere ku ruhome hasize iranga ijera irimwo utubatie dutandukanye dutondetsemwo ibitabo abanyeshuri hamwe n'amwarimo bakoresha mu kwiga ivyigwa.

Mu nyubako nziza cane, kandi ifise isuku imbere, yagenewe kubika ibitabo hamwe n'amakaye, abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga ivyigwa, birapanze neza mu tubati dukozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu bigo vy'amashure mato mato keshi hama hariho inyubako yagenewe kubika ibikoresho mwarimu n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga ivyirwa harimwo ibitabo hakaba hariho n'amakarita afasha abanyeshuri mu gutahura icirwa kuruhome hari icirwa kigenewe kumenya ibice vy'umubiri kimanitse ku rukuta

Mu nyubako yubatse neza, ibitse ibitabo abanyeshuri hamwe na mwarimu bakoresha mu kwiga ivyigwa, ni nini cane hasize irangi ryera imbere, utubati twabugenewe kubika ivyo bikoresho harasa neza cane, dusize natwo irangi ryera.

Mu nyubako yagenewe kubika ibitabo bikoreshwa na mwarimu hamwe n'abanyeshuri bari kwiga ivyigwa, birapanze neza hejuru mu tubati twabugenewe ,tukozwe mumbaho z'ibiti, hejuru inyubako isize irangi ryera ku ruhome.

Mu nyubako nziza yagenewe kubikamwo ibitabo vy'abanyeshuri hamwe na mwarimu bipanze neza kutuba ati twakozwe mu mbaho z'ibiti yubakishijwe amatafari ahiye hejuru naho hasize iranga ryera.

Mu nyubako yagenewe gusomerwamwo ibitabo ikongera ikabibika niho abanyeshuri baza kwicara bagasoma ibitabo, bipanze neza mu kabati kabugenewe gakozwe mu vyuma.

Mu nyubako yo gusomeramwo ibitabo n'abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga ivyigwa bitonze neza mu tubati twabugenewe dukozwe mu mbaho z'ibiti ishure ryubakishije amatafari ahiye hejuru naho rifise ibiyo bibona mw'idirisha.

Mu nyubako nziza yagenewe kubika ibikoresho hamwe n'ibitabo vyishi bitandukanye vy'amashuri meshi birapanze neza mu tubati twabugenewe twakozwe mu mbaho z'ibiti dufashwe n'inkingi z'ivyuma.

Inyubako nziza cane iboneka yuko ibika ibikoresho nk'ibitabo eka amakaye eka n'ibindi bicapo bitandukanye bibitse mu kabati keza gakozwe mu mbaho z'ibiti ishure risize irangi ryera ku ruhome hakaba harimwo n'ibindi bikoresho biteretse hejuru y'akabati

ikigo cigisha abana bacutse cubatse neza kiri munsi y'igiti cakuze kinini kirekire, inyubako isize irangi ryera, ku rugo naho harimwo amabara atandukanye yerekana udukoresho bakoresha bariko bariga nk,udukaramu ducapa, utwo gusongora ikaramu eka n,utundi.

Mu kigo ca kiea abana bagicuka bafise ibikoresho vyishi bitandukanye vyo kwigisha abana kugira batahure kimwe na kimwe harimwo amakaye hakabamwo amakaramu hakabamwo n'utundi tw'amarangi dutandukanye

Ikigo kirera abana bacutse, cama gifise ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu gutahura ivyigwa, harimwo nk'amakaramu afise amarangi atandukanye meza cane.

Mu kigo cigisha abana bacutse harimwo ibikoresho vyinshi abana bibafasha gukina bikaba bifise amabara atandukanye harimwo ibizunguruka bicarako bisa n'umuhondo ibindi bitukura bikaba harimwo n'ibifise icatsi kibisi.

Mu kigo cigisha abana bacutse gifise ishure ryiza ririmwo ibikoresho bitandukanye vyiza harimwo intebe imeza vyinshi bikozwe mu mbaho z'ibiti akaba ariho n'akabate imbere gateretseko ibikoresho mwae rimo akoresha mu kwigisha.

Mu kigo cigisha abana bacutse cubatse neza hejuru gisize irangi ryera imbere hariho imeza nini ikozwe mu mbaho z'ibiti bakaba bayiteretseho ingwa mwarimu akoresha mu kwigisha abana z'amabara atandukanye harimwo izi catsi kibisi zi tukura n'izisisa n'umuhondo

Mu kigo kinini kandi gishasha, cigisha abana bacutse ,barimwo barashiramwo ivyerekeranye n'umuyagankuba ,abantu babiri hamwe wambaye impuzu zirabura ,hamwe n'uwambaye iz'umuhondo ,bafise insinga mu minwe, bariko baraziterateranya ,kugira ngo umuriro ushobore kwaka.

Mu mashure mato mato hama harimwo ibikoresho abanyeshure bakoresha hamwe na mwaremu kugira batahure neza icigwa baba bari kwiga, hariho amakaye hakaba harimwo impapuro hakaba hariho n'ibindi bakoresha nko gucapa hamwe n'ibindi bifise amarangi atandukanye.

Mu kigo c'amashure mato mato, kenshi abanyeshuri baba bafise ibikoresho bibafasha mu gutahura ivyigwa, aho naho harimwo amakaye, eka n'amakaramu afise amarangi atandukanye.

Ikigo c'amashure matomato cubatse ahantu heza bateye ibiti birebire vyakuze bitanga umuyaga, harimwo ivy'imyembe hamwe n'ibigazi. Mu kibuga hariho ibiti bibiri biriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ikigo c'amashure mato mato cubakishijwe amatafari ahiye ku nkingi hasize irange ry'ubururu handi na ho ryera abanyeshure bambaye impuzu zisa bari musi y'igiti kinini cakuze gitanga umuyaga bari gukina.

Ibigo vyinshi vy'amashure yisumbuye kana kaminuza babafise ibivuga vyo gukinirako vy'umupira w'amaboko hano ni ikibuga ciza hasi kirasimanse hameze neza ku ruhande harimwo inyubako z'amashure handi na ho hasi hari utwatsi tugikura.

Mu kigo c'amashure mato mato n'inyubako yubatse neza imbere isize irangi ry'icatsi kibisi ku kibaho cirabura abanyeshuri bakoresha hamwe na mwarimu gisize irangi ryirabura imbere harimwo intebe n'imeza abanyeshure bicarako.

Ikigo c'amashure mato mato kiri ahantu hafise ikibuga kinini cisanzuye cubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no hejuru ku mabati n'irangi ryera mu kibuga hari utwatsi duto dutoha ku ruhande rumwe kandi naho n'ikibuga giharuye harimwo udusenyi.

Ikigo c'amashure mato mato cubatse kigeretse rimwe hari inyubako nziza isakaje amabati atukura ku nkingi uruhande rumwe hasize irangi ryera ahandi n'ubururu mu kibuga hagati hariho ibiti vyakuze bitanga umuyaga hasi naho haraharuye hari uducanga.

Ikigo c'amashure mato mato, gifise inyubako yubokishije amatafari ahiye, hejuru ku madirisha n' ibiyo bibona bikaba bifashwe nu twuma, imbere mu ishure harimwo intebe ,n'imeza ,abanyeshure bakoresha bariko bariga.

Ku mashure mato mato afise inyubako zubakishije amatafari ahiye hejuru hamwe no ku nkingi harasize irangi ryera amadirisha hamwe n'inzugi akozwe mu vyuma akaba asize irangi risa n'ivu, imbere y'ishure hariho intebe abanyeshure bicarako.

Mu kigo c'amashure mato mato, cubatse ahantu heza, cubatse kigeretse incuro zibiri cubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe n'amadirisha hasize irangi ryera, imbere y'aho mw'ibarabara rijayo, hari imodoka ihagaze imbere y'urugi.

Mu kigo c'amashure mato mato n'ishure ryubatse neza rifise isuku imbere risize irangi ryera ku ruhome hari n'amadirisha manini atanga umuyaga agizwe n'ibiyo bibona mbere hari ikibaho mwarimu n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga c'irabura harimwo n'intebe kandi rigizwe n'imbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure matomato ni ishure ryubatse isize irangi ryera imbere hakaba hariho n'idirisha rifise ibiyo bibona bifashwe n'utwuma imbere hari ikibaho cirabura abanyeshuri na mwarimo bakoreshe samukwiga haba n'intebe n'imeza abanyeshuri bicarako.

Mu kigo c'amashuri mato mato abanyeshuri baza bafise udushakoshi turimwo amakaya yabo hamwe n'ibitabo reka n'utuni dukoresho iyo bageze kw'ishure barasira hasi ku meza ahangaha hariho agashakoshi kirabura k'umunyeshure.

Ikigo c'amashure mato mato gifise inyubako nziza ifise isuku isize irangi ryera imbere ku ruhome kumeza nini zisa n'umuhondo hariko ibitabo bitandukanye mwarimu n'abanyeshure bakoresha mu kwiga hariho umwe yicaye ari gusoma.

Mu kigo c'amashure mato mato, ni inyubako iboneka ko harimwo iyishaje ,hakaba n'iyindi yavuba yubakishijwe amatafari ahiye, zose ku nkingi hamwe no ku madirisha zisize irangi ryera ,imbere hari abanyeshure bahahagaze ,ku rugo rukikujwe n'uduti bateye tubikura.

Mu kigo c'amashure mato mato ,barahubatse neza mu kibuga ,ahantu abanyeshure bakinira iyo baje kuruhuka ,bavuye kwiga ivyirwa, bahashitse uruvuma abanyeshure bagenda bakicara ko, kikabazungubutsa ,imbere yaho hari utwatsi duto duto, mu kibuga tugikura.

Ikigo c'amashure mato mato gifise ishure ryubatse neza risize irangi risa n'umuhondo imbere ku ruhome hakaba hariho nikibaho cirabura mwarimo n'abanyeshure bakoresha mu kwiga ivyigwa.

Ikigo c'amashure mato mato cubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha uruhande rumwe hasize irangi ryera, amadirisha nayo asize irangi ry'ubururu co kimwe n'inzugi, imbere hari ibiti vyakuze binini bitanga umuyaga.

Ikigo c'amashuri mato mato, gifise inyubako nziza harimwo izishaje hakabamwo na nshasha, zubakishije amatafari aturiye zose, zikikujwe n'ibiti vyakuze birebire harimwo ivy'utujwari, abanyeshure bakaba bahagaze imbere y'amashuri.

Mu bigo vy'amashure mato mato hari inyubako z'ubwiherero bubaka bikaba zubatse neza zifise isuku n'amatafari ahiye hari igice kimwe gisize irangi ryera kikaba gifise inzugi nyishi abanyeshure binjiramwo iyo bagiye mu bw'iherero zisize irangi risa n'ubururu

Mu kigo c'amashuri mato mato, kiri ahantu hanini hateye ibiti vyakuze birebire, harimwo Ubwogamo busakaje ivyatsi, abanyeshuri bahagaze imbere y'ishuri hamwe bafise ibipapuro mu minwe, abandi nabo n'amakaye barahagaze bari gusoma.

Ikigo c'amashure mato mato n'inyubako y'amashure yubatse neza ifise irangi ryera imbere ikaba ifise ikibaho c'irabura mwarimu n'abanyeshure bakoresha mu kwiga ivyirwa ku rubaho mwarimu yashizeho ibicapo cerekana umuntu hariho n'ibice bimugize.

Mu kigo c'amashure mato mato n'inyubako zubatse ahantu hateye ibiti byakuze vy'imikaratusi bitanga umuyaga ryubakishijwe amatafari ahiye ku ruhome zikaba zisize irangi ryera hariho n'ikigega gifata amazi.

Ikigo c'amashure mato mato kiri ahantu heza cubakishije amatafari ahiye gisize irangi ryera ku ruhome abanyeshure bari mw'ibarabara bagendayo kandi ku ruhande haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure mato mato gifise ishure ryiza rifise isuku risize irangi ryera imbere ifise n'amadirisha afise ibiyo bibona imbere abanyeshuri bicaye barabana ku ntebe hamwe n'imeza hasi zikozwe mu twuma hejuru ni mu mbaho.

Ikigo c'amashure mato mato imbere hasize irange ryera hakaba ku ruhande rwo hasi hasize irange ryirabura, mwarimu ahagaze imbere afise ibitabo ari kwigisha ahagaze, imbere y'imeza abanyeshuri harimwo abicaye hasi bariko barakurikira mwarimu.

Mu kigo c'amashure mato mato iyo abanyeshuri bari kw'ishure barafise imisi yo gukora siporo hari impuzu bambara zikenewe siporo nk'umupira wera ukaba ufise uturongo twirabura hamwe n'ipantaro ryirabura rikaba rifise uturongo twera.

Ikigo c'amashure mato mato gifise inyubako nyinshi kandi zubatse neza n'amatafari aturiye gisize irangi ryera ku nkingi imbere yaho hari utwatsi duto duto tugikura kandi naho aho abanyeshure baca haraharuye.

Ikigo c'amashure mato mato cubatse neza imbere hariho ikibaho bifashisha bariko bariga inyubako yerekana yuko iyakire abanyeshuri benshi bamwe barahagaze u mwarimu ari mbere ku meza ariko arabigisha abandi na bo ku ruhande bicaye ku dutebe tw ubururu hamwe n'imeza.

Mu kigo c'amashure mato mato mw'ishure ryubakishije amatafari ahiye ku ruhome hasize irangi ryera imbere hariho imeza nini iriko amakaye n'ikaramu umunyeshure yariko arafatiramwo ivyirwa mwarimu yariko aramwigisha

Mu kigo c'amashure mato mato ,cubatse ahantu hari mikaratuse yakuze miremire ,cubakishije amatafari ahiye, hejuru uruhande rumwe hasakajwe n'amabati yera ,handi naho na mategura.

Mu kigo c'amashure mato mato ,cubatse neza ,n'amatafari ahiye ,uruhome hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera ,hari utwuma dukinga impanuka ,bashizeho tusize irangi ryera, hari n'umuntu yicaye ku kibuga ,impande yutwo twuma.

Ikigo c'amashure mato mato mu nyubako yubatse neza isize irangi ry'ubururu amaja hasi hejuru naho n'isima ivanze n'umucanga mu kibuga hateye ibigori biri gukura birahetse bifise n'imiyange hari abanyeshuri hari kugenda imbere yaho.

Mu kigo c'amashure mato mato cubatse neza n'amatafari ahiye hejuru kikaba gisakaje amatigura, ibiti vy'imikaratusi birebire vyakuze imbere naho barabubakiye aho abanyeshure baruhukira uruvuma.

Mu kigo c'amashure mato mato keshi kiba gifise inyubako irimwo ibitabo abanyeshure hamwe na mwarimu bakoresha mu kwiga hari imeza nini ikozwe mu mbaho z'ibiti biteretseho ibitabo c'ibiharuro.

Mu kigo c'amashure mato mato n'ishure ryubakishije amatafari ahiye ku ruhome hasize irangi ryera imbere hariho ikibaho cirabura mwarimu yandikako ikibazo hamwe n'abanyeshuri imbere hariho intebe abanyeshuri bicarako

Ikigo c'amashure mato mato cubakishije amatafari ahiye unkingi hasize iranga igera jo kimwe n'amabati aya swakaje barubatse ikigega amazi avuye hejuru ku mabati ashikiramwo bakayakoresha mu gihe ay'imvura yakamye uruhande harateye ibiti birebire vyakuze bitanga umuyaga.

Ikigo c'amashure matomato cubatse neza, gisize irangi risa n'umuhondo ku ruhande rwo hejuru, ku ruhande rwo hasi ni irangi risa n'ivu cokimwe no ku nkingi. Mu mbuga hari ivyatsi vyameze hamwe n'ibiti vyakuze, bishariza ikigo.

Mu kigo c'amashuri mato mato ,mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere, hakaba n'ikibaho abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga ivyigwa cirabura ,hari intebe n'imeza abanyeshuri bicarako.

Ikigo c'amashure mato mato rirafise ishure ryiza rifise isuku, ku ruhome hasize isima ivanze n'umucanga, imbere hari abanyeshuri bariko bariga umwe afise igitabo imbere yiwe reka n'uwundi bakaba bari gusoma bose.

Mu kigo c'amashure mato mato cubatse ahantu heza hafise akayaga cubakishije amatafari ahiye ku ruhome hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera amabati asakaye na yo afise irangi ritukura mu kibuga abanyeshure bari gukina hariho n'igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uBurundi.

Mu kigo c'amashure mato mato, mu nyubako yubakishije amatafari ahiye, imbere urugi hamwe n'amadirisha bikozwe mu vyuma, ayo madirisha akaba afise ibiyo bibona; imbere y'aho, hariho ingazi abanyeshure bacako binjira mw'ishuri.

ikigo c'amashure mato mato ,cubakishije amatafari ahiye, ku nzugi hamwe no ku madirisha hari ivyuma bihakoze, hejuru amabati biboneka ko ashaje, imbere yaho barabubakiye ikibuga c'umupira w'amaboko.

Mu kigo c'amashuri mato mato n'inyubako yagenewe kubika ibitabo abanyeshuri hamwe na mwarimo bakoresha mu kwiga ivyirwa isize irangi ryera hejuru amaja hasi ku ruhome isize irangi ry'umuhondo harimwo ibitabo bipanze mu tubati twabugenewe bitandukanye vy'amashuri meshi

Mukigo c'amashure mato mato n'ishure ryubatse neza imbere risize isima hamwe n'umucanga, harimwo ikibaho cirabura abanyesure na mwigisha bakoresha mu kwiga imbere naho harimwo intebe n'imeza abanyeshure bicarako mugihe bari kwiga ivyigwa.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, harimwo inyubako yubatse neza, ibitse ibitabo abanyeshuri hamwe na mwarimu bakoresha mu kwiga, birapanze neza mu kabati gakozwe mu mbaho z'ibiti.

Ikigo c'amashuri mato mato cubatse ahantu hateye ibiti vyakuze birebere vy'imikaratusi, cubakishijwe amatafari ahiye, hejuru gisakajwe n'amabati yera, imbere hariho aho hari ubwugamo naho bwubakishijwe amabati yera hamwe n'amatafari ahiye.

mu kigo c'amashure mato mato cubakishije amatafari ahiye, ku ruhande naho hari igice gisize isima n'umucanga ku nkingi naho hakaba hasize irangi ryera, imbere hari igiti c'ipapaye cakuze kirekire hamwe n'utundi duti two gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure mato mato ,ahantu hateye ibiti vy'imikaratuse vyakuze birebire, abanyeshure bari ko baragenda baja kw' ishure, hasi kw'ibarabara rija mw'ishure hateye ibiti bito bito ,vyo gushariza ikigo, hakaba hariho n'igiti kiriko ibendera ry'igihugucu burundi.

Mu kigo c'amashure mato mato n'ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere hariho ikibaho abanyeshure na mwarimu bakoresha mu kwiga ivyirwa harimwo umwarimu ariko arandika ivyerekeranye n'icirwa c'ibiharuro abandi banyeshure bari gukurikira

Ikigo c'amashuri mato mato abanyeshuri keshi iyo baje kw'ishuri bafise udushakoshi batwaramwo amakaye yabo hamwe n'ibitabo kugira ngo ntivyononekare kamwe gateretse kumeza yera nako karirabura.

Mu kigo kinini c'amashure mato mato cubakishije amatafari ahiye imbere yaho hari giti cakuze kinini gitanga umuyaga abanyeshure bamwe bari mw'ishure abandi bari hanze gukina

Mu kigo c'amashure mato mato mu nyubako yubatse neza isizwe irangi ry'umuhondo imbere ku ruhome ikaba ifise n'idirisha rinini harimwo utwuma dufashe ibiyo bibona, imbere hari intebe n'imeza zikozwe mu mbaho z'ibiti arizo abanyeshuri bicarako barikwiga.

Ikigo c'amashure mato mato ,gifise inyubako nziza cane ifise isuku, isize irangi ryera ,hamwe n'iry'umuhondo ,imbere ku ruhome kibika ibitabo ,hamwe n'ibikoresho bindi abanyeshuri bakoresha mu kwiga ,hamwe na mwarimu ,hariho intebe n'imeza iyo bakeneye gusoma ibitabo, bashobora kwicarako.

Ikigo c'amashure mato mato gifise ishure ryiza, imbere risize irangi ryera, hariho, n'ikibaho abanyeshuri bakoresha hamwe na mwarimu mu kwiga ivyigwa kiranditse ko icigwa c'icongereza.

Mu kigo c'amashure mato mato bur'ishuri ryose riba rifise ibikoresho bihagije harimwo n'a makaramu y'ubwoko butandukanye haba ayo gucapa haba ayo kwandika ku mpapuro reka n'ayo gusiga iyo abanyeshure bakoze icigwa co gucapa.

Ikigo c'amashure mato mato, gifise inyubako y'ishure yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku ruhome imbere hasize irangi ryera, ifise ikibaho cirabura abanyeshure bakoresha hamwe na mwarimu mukwiga ivyigwa.

mu kigo c'amashure mato mato, mu nyubako yubatse neza, harimwo ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu gutahura ivyigwa, navyo harimwo amakaye hakaba harimwo n'amakaramu yo gucapa atandukanye afise ibara ry'umuhondo, ibara ritukura, ibara ryirabura reka n'iry'ubururu.

Mu bigo vy'amashure mato mato habamwo inyubako abanyeshuri baza gusomeramwo ibitabo kugirango bakarishe ubwenge abanyeshuri baricaye bafise ibitabo bitandukanye imbere yabo bari kubisoma

Ikigo c'amashure mato mato kirafise inyubako y'amashure yubakishije amatafari ahiye ku nkingi uruhande rumwe hasize irangi ryera ahandi ku madirisha hamwe n'inzugi hasize irangi ry'icatsi kibisi.

Mu kigo c'amashuri mato mato cubatse ahantu heza hanini hisanzuye imbere yaho hari biti vyakuze harimwo n'ikigazi hakaba mu kibuga hari utwatsi tukimera ahandi naho hari umucanga gusa haraharuye

Mu kigo c'amashure mato mato mw'ishure ryiza hariho ikibaho cirabura mwarimu n'abanyeshure bakoresha mu kwiga ivyigwa mwarimu yacanditseho icigwa c'ibiharuro, hari umunyeshure ari mbere hari ivyo ariko arakosora.

Mu kigo c'amashure mato mato, gifise inyubako yubakishije amatafari ahiye, hari urugi rukozwe mu vyuma, rukaba rusize irange ry'ubururu; imbere harimwo intebe n'imeza, abanyeshure bicarako baje kwiga.

Ikigo c'amashure mato mato ni shure ryubatswe neza n'amatafari ahiye ndetse amadirisha akozwe mu biyo arimwo n'utwuma tubifashe hari intebe hamwe n'imeza abanyeshure bicara ko bari kwiga mu ishure.

Mu kigo c'amashure mato mato, hari inyubako y'ishure yubatse neza, imbere isize irangi ryera ku ruhome, ifise n'idirisha rinini ritanga umuyaga, imbere hari intebe hamwe n'imeza, zakozwe mu mbaho z'ibiti.

mu kigo c'amashure mato mato ni inyubako yubakishije amatafari ahiye hejuru isakaje amabati y'icatsi kibisi, imbere hariho igiti kiriko ibendera ry'igihugu, hanze mu kibuga hari aho bateye utwatsi duto duto two gushariza ikigo.

Ikigo c'amashuri mato mato gifise inyubako zitandukanye nyinshi, zubakishije amatafari ahiye, ku ruhome hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera, hagati y'inyubako hariho hasi mu kibuga hari utwasi tukimera kandi naho harateye agati ko gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure mato mato ni inyubako yubatse neza hejuru isize iranga ryera ,imbere harimwo utubati turiko ibiyo bibona abanyeshure babikamwo ibitabo hamwe na mwarimu, hasi hasize isima irimwo n'umucanga.

Mu kigo c'amashuri mato mato iyo abanyeshure baje kwiga bategereza kuba bafise ibikoresho bihagije bibafasha gutahura ibvirwa harimwo amakaye hamwe n'amakaramu hakaba n'akuma kabafasha guharura mu cirwa c'ibiharuro.

Mu kigo c'amashure mato mato ryubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera hambere yaho hari ubwugamo buhari bashizeho aho gukarabira iyo abanyeshure binjiye canke basohotse.

Mukigo c'amashuri mato mato ninyubako nini cane zubakicije amatafari ahiye, hejuru zikaba zisakajwe n'amabati ashaje asize irange ritukura, mu kibuga hariho ahari udusenyi hari naho hari utwatsi tugikura, abanyeshuri bari gukina bari mu kibuga.

Mu kigo c'amashure mato mato, hari abanyeshure baza kwiga, bafise ibikoresho bikwiye, kugira ngo ivyigwa babimenye neza; mu gihe bari kwiga icigwa c'ibiharuro, umunyeshure arakenera akamashini, kamufasha gukora ibiharuro.

Ikigo c'amashuri mato mato gifise amashuri menshi atandukanye ariko yose asakajwe n'amabati yera yubakishije amatafari ahiye mu kibuga kinini cane kirimwo ivyatsi vyakuze hamwe n'uduti dutanga umuyaga.

Mu kigo c'amashuri mato mato kir'ahantu heza hari ibiti vyakuze birebire, ryubakishijwe n'amatafar'ahiye ku ruhome kikaba gisize irangi ry'umuhondo ,hejuru hasi n'irangi ryera ku madirisha n'inzugi hamwe n'inkingi hasize irangi ry'ubururu.

ikigo c'amashuri mato mato cubatse neza gisize irangi ryera imbere ku ruhome, gifise ikibaho bigiraho bandikako mwarimu n'abanyeshuri cirabura, imbere harimwo intebe n'imeza zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mukigo c'amashure mato mato ni inyubako yubatse neza cane isize irangi ry'umuhondo imbere ku ruhome mwarimu yashizeho igipapuro ciza agishiraho ikirangaminsi c'ingene abanyeshure biga ivyigwa mw'ishure.

Ikigo c'amashure mato mato mw'ishure ryiza risize irangi ryera imbere rifise n'ibiyo bibona ku madirisha bifashwe n'utwuma imbere hari ikibaho cirabura mwarimu n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga ivyirwa canditseho icirwa c'ikirundi.

Ikigo c'amashure mato mato gifise ishure ryiza ryubatse neza rifise isuku imbere hasize irangi ryera hari ikibaho abanyeshure na mwrimu bakoresha mu kwiga ivyigwa harimwo intebe n'imeza abanyeshure bakoresha baje kwiga.

Mu kigo c'amashure mato mato n'ishure ryubakishije amatafari aturiye hejuru harasize irangi ryera ku nkingi imbere hariho urubaho runini mwarimu yanditse ko ivyigwa vyerekeranye n'ibiharuro ingene abanyeshuri bamenya guharura mu gifaransa.

Mu kigo c'amashure mato mato mw'ishure ryiza cane abanyeshure bigiramwo ku ivyerekeranye nivyi koranabuhanga hari abanyeshure babiri bunamye muri mudasobwa bari kuraba ibijanye nivyi koranabuhanga bicaye ku ntebe z'ibiti hamwe n'imeza

Mu kigo c'amashure mato mato gifise inyubako yagenewe gusomeramwo ibitabo harimwo intebe zitandukanye n'imeza hasi zikozwe mu byuma hejuru ni mu mbaho z'ibiti utubati twiza tubitse ibitabo banyeshure basoma

Mu kigo c'amashuri mato mato hama harimwo inyubako y'ubwiherero iba yubatse neza, hejuru isize irangi ryera hasi naho isize isima hamwe n'umucanga, hasi hariho aho bubakiye haca amazi hubatse neza.

Mu kigo c'amacure mato mato mu nyubako nziza yubatse neza risize amaranga iyera ku ruhome imbere ku meza nini rubakishije mu mbaho z'ibiti hariho igitabo c'ivyirwa c'ibiharurobe neshuri bakoresha.

Mu bigo vy'amashure mato mato ,bama bafise inyubako y'ubwiherero ,iyo nyubako yubakishije amatafari ahiye ,ku nkingi hakaba hateye isima ,hamwe n'umucanga ,ifise inzugi zifunguye ,abanyeshuri bashobora kuja mu bwiherero.

Mu kigo c'amashuri mato mato, gifite inyubako nziza igeretse rimwe, yubakishijwe amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku madirisha harasize irangi ryera; amadirisha n'inzugi akozwe mu vyuma akaba asize irangi ritukura.

Mu kigo c'amashure matomato iyo abanyeshuri bagiye kwishure amakaye hamwe n'ibitabo amakaramu bayabika mwishakoshi meza kugira ngo ntivyononekare ku meza nini mwishure hariho wo ishakoshe yirabura irimwo ibikoresho vy'umwana.

Mu kigo c'amashure mato mato ishure ryiza rifise isuku ku ruhome risize irangi risa n'umuhondo hariho amadirisha akozwe mu biyo bibona afashwe n'utwuma imbere harimwo intebe n'imeza abanyeshure bicarako iyo bari kwiga.

Ikigo c'amashure matomato gifise inyubako zitandukanye harimwo nshasha hakabamwo n'ishayishaje ifise amabati yasegeseye. Imbere mu kibuga hari utwatsi tukimera duke duke ahandi naho haraharuye ku rugo rukikujwe n'uduti dutoduto.

Ikigo c'amashuri mato mato c'akarorero kiri Ibujumbura gifise inyubako nziza cane yubatse igeretse ikaba isize irangi risa n'ivu ku rugo rugize ico kigo hasize irangi ryera rikaba ririmwo ivyandiko biranga ico kigo.

mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera, amadirisha n'inzugi zisize irangi risa n'ivu, imbere hariho intebe zihari mu nzira abanyeshuri bacamwo zifise aho kwicara hamwe n'aho gushira amakaye.

Ikigo c'amashure mato mato, cubakishije amatafari ahiye, hejuru kikaba gisakajwe n'amabati yera, hasi mu kibuga hariho utubuye duto duto, inyuma naho hari ibiti vyakuze bikikuje inyubako.

Mu kigo c'amashure mato mato, cubakishije amatafari ahiye, ku nzugi hamwe no ku madirisha bikozwe mu twuma, hakaba harimwo n'ibiyo bibona; imbere y'aho hari abanyeshure bari kugendagenda imbere y'amashuri.

Mu kigo c'amashure mato mato ni inyubako nziza cane y'amabara atandukanye bigaragara yuko ari inyubako abanyeshuri baza gusomeramwo ibitabo ifise iranga ryera hejuru hamwe no ku ruhome handi na ho irange ry'ubururu irange ry'umuhondo ekani y'igicatsi kibisi.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye yubatse igeretse mu nzira aho abanyeshuri baca baduze mw'ishuri ryo hejuru ku ruhande hamwe ku ruhome hubakishije amabuye mu nzira aho baca ku ngazi n'isima ivanze n'umucanga.

ikigo c'amashure yisumbuye cubatse ahantu heza hari ibiti vyakuze birebire vyubakishijwe amatafari ahiye hejuru ku mabati hamwe no ku ruhome hamwe n'inkingi hasize irangi ryera mu kibuga igice kimwe harimwo utwatsi tugikura ahandi naho nutubuye duto duto n'umucanga.

Ikigo c'amashuri yisumbuye gifise inyubako yobakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirishasize irangi ryera gifise ikibaho cirabura mwarimu n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga ivyigwa harimwo intebe n'imeza abanyeshuri bicara ko bariko bariga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye, inkingi hamwe hasize irangi ryera ahandi naho n'irange ry'ubururu abanyeshure harimwo uwuhagaze mu mumuryango hakaba n'abandi bahagaze imbere y'ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,gifise inyubako nziza nini kandi yagutse ,abanyeshure baza kwicaramwo mu gihe bakeneye gusoma nk'ibitabo ,hari imeza hamwe n'intebe ,kandi inyubako ifise isuku ,isize irangi ryera imbere.

Mu kibuga ciza cane c'umupira w'amaboko kiri imbere y'inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye ikaba isize iranga igera ku madirisha hamwe no ku nkingi.

Mukigo c'amashure yisumbuye ,cubakishije amatafari ahiye, ku madirisha hamwe no ku Nkingi n'amabati bisize irangi ryera ,imbere hari ibiti vyakuze birebire harimwo ikigazi ,n'imikaratusi ,hasi hari utwatsi tukimera handi naho haraharuye.

ikigo c'amashure yisumbuye kiri ahantu heza cubakishije amatafari ahiye. Hari igiti cakuze kinini cane kiri mu kibuga gitanga umuyaga hasi mu mbuga ,uruhande rumwe hari utwatsi tugikura ahandi naho haraharuye nta vyatsi.

Ikigo c'amashuri yisumbuye kiro ahantu heza hateye ibiti byakuze birebire harimwo n'ivy'ibigazi hari inyubako zubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha harasize irangi ryera hejuru bisakajwe n'amabati yera mu kibuga haraharuye hari udusenyi nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye nishure ryubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku ruhome hasize iranga ryera hari ikibaho cirabura mwarimo n'abanyeshure bakoresha mu kwiga ivyirwa mwarimo randitseho itarike abanyeshuri bababariko barigako uwo musi.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye kiri ahantu heza hafise ikibuga kinini cisanzuye mu kibuga hagati hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi abanyeshuri bakaba bayikikuje bahagaze imbere y'amashuri.

Ikigo c'amashuri yisumbuye cubatse neza cane isize irangi ryera kiri impande y'ibiti vyakuze birebire mu kibuga hari twatsi twiza tukimera ubwo ubwugamo abanyeshuri bacamwo nk'inzira abanyeshuri bamwe barahagaze abandi bari kugenda.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubako nziza harimwo icuma gitanga akayaga kimanitse hejuru amadirisha hagizwe n'ibiyo bibona hakaba kandi hari twuma tuyafashe, mu ntebe hamwe n'imeza hafi bikozwe mu vyuma hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Ikigo c'amashure yisumbuye kira ahantu heza hari ibiti vyo gushariza ikigo bateye imbere mu kibuga hasi hari utwatsi twiza tugikura hakaba harimwo impene irikurisha ivyatsi ikigo cubatsene ezagisize irange ryera amaja hasi hejuru na ho ni irange ry'umuhondo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye gifise ishure ryubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize isima irimwo umucanga gifise urugi rukozwe mu vyuma rukaba rusize irangi ritukura.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubako igeretse rimwe cubakishije amatafari aturiye kibagisize irangi ryera ku nkingi abanyeshuri begamiye ishure barahagaze bari kuvugana.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako nini ndende yakira abanyeshuri beshi bagiye mu nama hejuru hasize irangi ryera co kimwe no ku ruhome imbere ifise amadirisha meshi kandi yubakishije ibiyo bibona ifashwe n'utwuma imbere harimwo intebe nyishi n'imeza

Mu kigo c'amashuri yisumbuye cubatse neza gifise irangi ryera ku ruhome, hakaba n'ikibaho mwarimu n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga ivyigwa, kirirabura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, cubatse ahantu heza hari ibiti vyakuze birebire, bitanga umuyaga, harimwo n'ivy'ibigazi; cubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gisize n'irangi ryera haba ku nkingi canke ku ruhome; ifise n'urugo rwubakishije amatafari aturiye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mw'ishure rinini ryiza kandi rifise isuku hejuru ku ruhome hasize irangi ryera, abanyeshure bariko bakorera hamwe harimwo uwufise igitabo bariko basomera ivyerekeranye n'ivyigwa.

Mukigo c'amashure yisumbuye imfise inyubako nyinshi harimwo izirabana ryubakishijwe amatafari aturiye ikaba gisize irangi ryera habakurugi haba kw'idirisha.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mu nyubako yubatse neza imbere ku ruhome hasize irangi ryera hasi hakaba hasize irangi risa n'iroze imbere ku kibaho abanyeshuri bakoresha mu kwiga mwarimu ahagaze imbere abanyeshuri nabo baricaye ku ntebe.

Ikigo c'amashuri yisumbuye ,gifise inyubako nini ndende, yakira abanyeshure benshi ,yubakishijwe amatafari ahiye ,hejuru isakajwe n'amabati, afashwe n'ivyuma bisize irangi ritukura ,imbere abanyeshuri baricaye ku ntebe zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ifise icure ryubakishije matakwari yahiiye hari n'amadirisha manini y'ibiyo bibona harimwo n'utwuma tuyafashe, mw’ishure hari intebe n'imeza abanyeshureb icarako iyo bari kwiga.

Kw'ishure ryisumbuye riri Ibujumbura ryubatse neza n'amatafari ahiye imbere hari inyubako zitandukanye z'amashure mu bw'injiriro hariho urugi rukozwe mu vyuma

Mu kigo c'amashure yisumbuye kera ahantu heza hateye ibigazi vyakuze itanga umuyaga ninyubako zubakishije amatafari ahiye unkingi hamwe no ku madirisha hasize iranga iryera imbere hari ahantu hamwe hari utwatsi dwaharuye ahandi na ho turahari.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise abanyeshure benshi cane bahagaze imbere y'amashure yubakishije amatafari ahiye hejuru hasize irangi ry'ubururu hamwe n'iryera ku madirisha hamwe no ku nzugi.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubatse neza n'amatafari ahiye hejuru gisize irangi ry'umuhondo ku ruhome hasi gisize irangi r isa n'ivu amadirisha akozwe mu biyo bibona harimwo utwuma tubifashe imbere hari ubutwatsi bateye turimwo duti ko gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, kikaba gifise inyubako zubakishije amatafari ahiye, asakajwe amabati asize irangi risa n'icatsi kibisi, imbere mu kibuga hari utwatsi tukimera handi naho hari uducanga.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise ishure riboneka ko riri gusaza kisize irangi ryera imbere hakaba hariho n'ikibaho bandika ko cirabura hakaba n'imeza hamwe n'intebe abanyeshure bakoresha baje kwiga.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye mu nyubako yubatse neza ahantu hafise ikibuga kinini hakikujwe n'ibiti vyakuze harimwo abanyeshure bari mu kibuga bamwe bari gukina abandi barahagaze.

mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse rimwe rigeretse n'amatafari ahiye uruhome hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera imbere mu kibuga abanyeshuri bafatanye mu maboko bambaye impuzu zisa, Zisa n'ibara ritukura

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku rukuta harasize irangi ryera, hejuru bigaragara ko imaze igihe isakaje amatigura hirya yaho hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga, kukibuga hari igiti kirekire kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, cubatse ahantu heza, cubakishije amatafari ahiye. Kandi kikaba kigeretse rimwe. Ku nkingi hamwe no ku madirisha ni irangi ryera. Mu kibuga uruhande rumwe. Harimwo utwatsi tugikura, ahandi naho haraharuye. Abanyeshure bari gukina mu kibuga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye abanyeshuri bategerezwa kuba bafise amakaye amakaramu eka n'ibitabo bibafasha gutahura ivyirwa umunyeshure afise ikaye imbere yiwe yimuyemwo neza ivyirwa mwarimwoe yamuyikwishije.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hariho ishure ryubatse neza n'amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera rifise n'amadirisha manini yagutse ifise ibiyo bibona afashwe n'utwuma, imbere hariho intebe n'imeza abanyeshure bicarako baje kwiga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye gifise inyubako zir'ahantu haduga ,mu kibuga hari ibiti bahateye vyiza bigikura bitanga umuyaga, hakaba harimwo n'impome zubakishije amabuye, inzira ija mw'ishure n'ingazi bubakishije isima hamwe n'umucanga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse igeretse yubakishije amatafari ahiye imbere hari ibiti vyakuze birebire ritanga umuyaga mu kibuga hagati na ho hari ibiti biriko ibendera harimwo wo igihugu c'uburundi mu kibuga, kandi hari ahantu hari utwatsi twiza tukimera.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere kurugi hamwe n'amadirisha hasize irangi risa n'ivu imbere yaho hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga.

Mu kigo cisumbuye, gifise ishure ryiza, hejuru gifise akuma gatanga umuyaga mw'ishure, kikaba gisize irangi risa n'umuhondo imbere ku ruhome, gifise n'idirisha rifise ibiyo bibona bifashwe n'utwuma; imbere mw'ishure hariho intebe hamwe n'imeza, abanyeshure bicarako.

Ikigo kinini c'amashuri yisumbuye gifise inyubako ni ninini zitandukanye harimwo igifise amabati yashaje yini na yo namabati yatukura hagati mu kibuga hariho igiti c'ikigazi bateye igikuze gitanga umuyaga ku kibuga hasi hari utwatsi tugikura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye imbere ku ruhande rwo hasi hasize irangi ryera mu kibuga hari udusenyi nta twatsi tuhari hariho n'uduti two gushariza ikigo tugikura bateye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse igeretse n'amatafari ahiye hejuru hariho umwanya basizemwo irangi ryera co kimwe no ku nkingi amadirisha hamwe n'inzugi bikozwe mu vyuma bikaba bisize irangi risa n'ivu ikibuga haraharuye hari n'igiti kirekire cakuze gitanga umuyaga

Mu kigo c'amashure mato mato, cubatse ahantu hanini hisanzuye, cubakishije amatafari ahiye, ku ruhome hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera, mu kibuga hagati hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,abanyeshure bambaye impuzu zisa amashati ya kake, hakabaho n'amapantaro yirabura ,barahagaze imbere mw' ishure ,bari kuraba ivyomwarimu abigisha ,inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako yubakishije amatafari atukura kandi ahiye ku nkingi hasize irangi ryera co kimwe no ku madirisha n'inzugi hari igiti cakuze kiri imbere y'amashure gitanga umuyaga

Ikigo c'amashure yisumbuye kiri ahantu heza hateye ibiti, ibarabara rijayo ntabwo bararikora neza ni ivu. Iruhande yaho hariho utwatsi twakuze, inyubako nayo yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati atukura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye kiri ahantu heza bateye ibiti bitanga umuyaga harimwo n'ivyo bigazi amashure yubakishije amatafari ahiye ku nkigi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera co kimwe n'amabati mbere yaho hariho imodoka yirabura ihagaze ahantu hari utwatsi hasi

Ikigo c'amashure yisumbuye kira ahantu heza cubakishije amatafari ahiye hejuru gisakaje mabati yera amadirishan'inzugi zisiza irange ry'ubururu hariho ikikega gifata amazi mu gihe c'imvura kirubakiye hanyuma inyuma y'amashure hari ibiti vy'ibigazi vyakuze birebire.

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse neza mu nzira ijayo hariho inyubako bakoreramwo ubucuruzi harimwo abadandaza batandukanye ico kigo cubakishije amatafari ahiye ikaba gisizirang igera ku ruhome hamwe no ku madirisha

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,harimwo inyubako, ibika ibitabo hamwe n'ibindi bikoresho, abanyeshure hamwe n'a mwarimu bakoresha mu gihe bari kwiga ,inyubako ikikujwe n'utubati twuzuyemwo ibitabo ,kandi bipanze neza.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mu nyubako nini cane ikorerwamwo inama yubakishije amatafari ahiye hejuru hasize iranga ryera ifise n'amadirishama nini arimwo ibiyobibona atanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse ahantu heza hanini hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga inyubako yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha n'amabati bisize irangi ryera mu kibuga hagati harimwo igiti kiriko ibendera ry'igihugu cu Burundi

Mu kigo c'amashure yisumbuye abanyeshure bambaye impunzu zitandukanye bariko barakina umupira w'amaguru, ni munsi y'igiti ibiti vyakuze binini bitanga umuyaga hasi naho hamwe hari uducanga handi naho harimwo utwatsi turi kumera.

Ikigo c'amashuri yisumbuye, cubatse neza n'amatafari ahiye ,harimwo inyubako zitandukanye ,zimwe zisakaje amabati yera, mu kibuga hari hamwe hari utwatsi ahandi naho, haraharuye hari n'ikigazi cakuze kiri hagati kinini cane, hari n'impene iriko irarisha iruhande yacu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,ninyubako yubatse igeretse kabiri ,yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku madirisha ,hasize irangi ryera ,mbere mu kibuga hariho utwatsi twakuze bashizeho two gushariza ikigo ,ahandi naho hari utwatsi duto tukimera.

Ikigo c'amashure yisumbuye, ni nyubako zubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera, imbere hari igiti kirekire cakuze gitanga umuyaga. Mu kibuga, uruhande rumwe hariho utwatsi duto duto tugikura, ahandi naho ni umucanga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mu nyubako nziza cane isukuye isize irangi ryera imbere ku ruhome hariho imeza n'intebe imeza ziteretseko imashini nyabwonko abanyeshure bifashisha iyo baje kwiga ivyerekeye n'icigwa c'ikoranabuhanga.

Inyubako y'amashuri yisumbuye yubatse neza imbere ikaba isize irangi ryera harimwo n'icumuhondo imbere hariho umwarimu yamuritse icirwa abanyeshuri bicaye ku ntebe zera bariko barakurikira.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, mu nyubako isize iranga ryera, ku ruhome ikaba ifise n'amadirisha manini arimwo ibiyo ,bifashwe n'utwuma, hari intebe n'imeza abanyeshure bicara ko ,bari mu kwiga, hasi zikozwe mu vyuma, hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye n'inyubako yubatse neza igeretse kabiri yubakishije amatafari aturiye ikaba ifise irangi ryera ku nkingi, urugo rwayo nago nyene rwubakishije amatafari ahiye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako bigiramwo yubatse neza, isize irangi ryera imbere ikaba yubakishijwe n'amatapari ahiye, mu kibuga hanze hari ibiti vyakuze binini bitanga umuyaga ,abanyeshure bariko bariga mwarimu hamwe n'uwundi muntu bahagaze imbere yabo, abanyeshuri bari gutega amatwi.

mu kigo c'amashure yisumbuye kiri ahantu heza cubatse kigeretse rimwe cubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha harasize iranga ryera amadirisha n'inzuge nazo zisize iranga iritukura mu kibuga hari ahantu hari ibibuye biharunze binini binini impande y'igiti c'umumwembe cakuze.

Mw' ishure ryisumbuye rinini, ryubatse neza, risize iranga iry'umuhondo imbere ku ruhome, hejuru naho risize irangi ryera, amadirisha akozwe mu twuma, hagati hakaba harimwo ibiyo bibona, kandi akaba ari manini atanga umuyaga ,harimwo intebe hamwe n'imeza, zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ni inyubako yubatse ahantu heza, hakaba harimwo ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga ,mu kibuga hari ubutwatsi bahateye tugikura, ahandi naho ni u mucanga inyubako yubakishije amatafari ahiye ,ku nkingi naho hasize irangi ryera.

mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse neza kiri ahantu hari ikibuga cagutse hari n'igiti kinini cakuze gitanga umuyaga, amashure harimwo ayashaje hakaba n,amashasha asize irangi ryera, imbere mu kibuga hariho igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mu nyubako yagenewe kubika ibitabo bitandukanye abanyeshure na mwarimo bakenera mu kwiga ivyigwa harimwo n'intebe hamwe n'imeza bicarako iyo umuntu abonye igitabo akeneye gusoma.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubako nziza y'amashure yubakishije amatafari ahiye ikibaho kiri imbere kisize irange ryirabura nico bandikaho mwarimu n'abanyeshure mu gihe bari kwiga hariho intebe zikozwe mu mbaho z'ibiti abanyeshure bicarako.

Ikigo c'amashure yisumbuye kiri ahantu heza hisanzuye hateye ibiti harimwo ivyibigazi n'ibindi, hari inyubako y'ubwiherero yubatse muri ivyo bigazi vyubakishije amatafari ahiye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,harimwo inyubako y'abayobozi ,iyo nyubako isize irangi ryera imbere ,ikaba ifise n'amadirisha hamwe n'inzugi zikozwe mu vyuma ,buri rugi hariho igipapuro kimenyekanisha imbere icobakora.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, mw'ishure ryubatse neza rifise isuku, risize irangi ryera ku ruhome, rifise n'amadirisha afise ibiyo bibona, bifashwe n'utwuma, imbere mw'ishure hari intebe n'imeza, abanyeshuri bakoresha iyo baje kwiga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse neza, ishure ryagutse ryubakishije amatafari ahiye.ku nkingi hasize irangi ryera amadirisha akozwe mu biyo bibona afashwe n'utwuma, imbere abanyeshure bicaye ku ntebe n'imeza z'imbaho z'ibiti bari gukora ikibazo.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye mu nyubako nziza ifise isuku irimwo ibitabo abanyeshuri hamwe na mwarimu bakoresha mu gihe bakeneye kwiga bipanze neza mu tubati dukozwe mu mbaho z'ibiti dusizeho iranga ryera hari umunyeshuri ahagazeho ariko aratoranya igitabo ashobora gusoma.

Ikigo c'amashure yisumbuye c'imyuga kiri bujumbura cubatse neza cane gisize irangi ryera ku ruhome hamwe n'amadirisha hamwe n'inkingi ku rugo rwubakishijwe amatafari ahiye ahandi kw'irembo hariho amabuye bubakishije.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise ishure ryubakishije amatafari ahiye hejuru ku nkingi hakaba hasize irangi ryera harimwo ikibaho abanyeshuri hamwe na mwarimu bakoresha mu kwiga ivyirwa mwarimu yahanditse itarike yuwo musi bigirako.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako bubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha harasize irangi ryera amadirisha hamwe n'inzugi zikozwe mu vyuma kandi zisize irangi risa nivu imbere hari utwatsi duto duto bateye two gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye gifise inyubako nini cane igeretse yubakishije amatafari ahiye isize n'irangi ryera ku madirisha hamwe n'inkingi imbere yaho mu kibuga hari abanyeshuri bari gukina abandi barahagaze ikibuga gifise utwatsi tugikura duto ahandi naho hari tubuye

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubako y'ishure isize irangi ryera imbere ku ruhande rwo hejuru kandi uruhande rwo hasi naho n'irangi risa n'umuhondo ifise n'amadirisha y'ibiyo bibona afashwe n'ivyuma imbere harimwo intebe z'abanyeshuri hamwe n'imeza hasi zikozwe mu twuma hejuru naho n'imbaho.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza ifise isuku ku ruhome hasize irangi risa n'umuhondo ikaba ifise imiryango myinshi itandukanye abanyeshuri bakoresha mu kwiga.

mu kigo c'amashuri yisumbuye cubatse neza, mu nyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye kikaba gisize irangi ryera ku nkingi hamwe no kumadirisha imbere hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga , hariho n'igikuta cubakishije amabuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, imbere mu kibuga, bahubatse ikibuga c'umupira w'amaboko; gikikujwe n'ibiti vyiza bitanga akayaga, mu kibuga hariho amabara atandukanye, ayera hamwe n'ay'ubururu; imbere hasi aho bakinira, hari utwatsi tugikura duto duto.

Mu kigo c'amashure yisumbuye harimwo inyubako y'amashure yubatse neza, amatafari ahiye ku ruhome bahasize irangi ryera hari urugi rukozwe mu vyuma rukaba rusize n'iranga ritukura.

Mukigo c'amashure yisumbuye mw'ishure rifise isuku risiziranga igera ku ruhome ika hamwe no hejuru hari rubahugirabura mwarimo n'abanyeshuri bandika ko bari kwiga ibyigwa arimwo intebe n'imeza hasi zikozwe mu vyuma hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubatse neza ariko kigaragara yuko gishaje amabati arashaje ariko cubakishije amatafari ahiye ku ruhome hamwe no ku nkingi hasize irang ryera mu kibuga haraharuye harimwo udusenyi duke duke inyubako ikikujwe n'ibiti vyakuze birebire.

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubakishije amatafari aturiye ifise n'irangi ryera ku nkingi mu kibuga hari abanyeshure bariko barakina umupira w'amaguru hari n'ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga harimwo igiti c'akajwari.

Ibigo vy'amashure yisumbuye ,yubakishije amatafara ahiye, ikaba bigeretse harimwwo ingazi abanyeshuri baca ko yo bagiye mu ishure, ryo hejuru hasi hasize isima icanze n'umucanga, hariho utwuma bashizeho tukinga impanuka na two tusize irangirisa n'ivu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,mu nyubako y'uburaro nini nziza yubatse neza, isize irangi ryera ,imbere hariho ibitanda abanyeshure bararako ,birageretse bamwe barara muco hasi ,abandi hejuru.

Ikigo c'amashure yisumbuye cubatse neza n'amatafari ahiye ku nkingi hasize isima ivanze n'umucanga ku rukuta hamwe no ku madirisha hasize irangi ry'ubururu hejuru amabati arera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako yubatse neza hejuru isakaje amabati yera akaba afashwe n'imbaho z'ibiti ku ruhome hasize irangi risa n'umuhondo hasi naho n'isima icanze n'umucanga.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubako yubakishije amatafari ahiye gisize irangi ryera ku nkingi hamwe n'amabati asakaje ico kigo, ikibuga hariho igiti kiriho ibendera ry'igihugu cu Burundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye kirahantu mu biti vyakuze birebire bitanga umuyaga cubakishijwe amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera hejuru gisakajwe amatigura mu kibuga haraharuye n'umucanga gusa

Ikigo c'amashuri yisumbuye cubatse ahantu hanini hisanzuye cubakeshije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ry'ubururu imbere mu kibuga hari abanyeshuri bari kugendagenda hariho n'utwatsi mu kibuga twakuze twiza two gushariza ikigo.

Mu bigo vyigisha abana, haba harimwo inyubako y'ubwiherero yubatse neza, iyo abanyeshure bakeneye kuja mu bwiherero baja gukoresha, yubakishije amatafari ahiye, ikaba ikikujwe n'ahantu hari ibiti vyiza vyakuze birebire, harimwo n'ibigazi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye gifise inyubako nziza kandi nini yubakishijwe n'amatafari ahiye ku rugi rukozwe mu vyuma rusize irangi ritukura harimwo igipapuro hamwe n'ivyandiko biri mw'ibara ryera vyerekana yuko ari ishure rinini B mirongo itatu na kane

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni'inyubako nini cane ikorerwamwo inama isize irangira isa n'umuhondo imbere hamwe n'iryera harimwo abanyeshure bambaye impuzu zisa bicaye ku mpeza hamwe n'inte be.

Ikigo c'amashure yisumbuye c'imyuga cubatse neza kigeretse rimwe, hejuru gisize irangi ryera harimwo n'irindi rangi risa n'umuhondo, mu kibuga hari igiti cakuze kinini iruhande yaho hahagaze umuntu, hasi mu kibuga hari utwatsi duto duto tugikura.

mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako nini cane yakire abanyeshuri benshi yubakishije amatafari ahiye imbere hariho ikibaho kinini mwarimu yandika ko hamwe n'abanyeshure bari mu kwiga ifise intebe nyinshi abanyeshuri bicara ko zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye mu nyubako y'uburaro bw'abanyeshure harimwo ibitanda bikozwe mu mbaho z'ibiti bamwe barara ubitanda co hasi abandi co hejuru ariko n'umuryango ufise impuzu ibonerana hariho idirisha ritanga akayaga.

K’ukigo c’amashuri yisumbuye inyubakozo bose neza n'amatafari ahiye unzubihamo no ku madirisha asize irangeye ry'ubururu hejuru ka mabati azisakaye asize irangeye ry' icatsi kibisi mu kibuga ati yari utwatse tugikura.

Ku kigo c'amashure yisumbuye cubatse neza, imbere hariho ikigazi cakuze kirekire gitanga umuyaga. Ku rugo hari amatafari ahiye, hejuru naho hari utwuma twirukana abasuma kugira ntibinjire imbere. Hariho umwana ari kugenda yambaye umupira utukura hamwe n'ibutura ryirabura.

Ikigo c'amashure yisumbuye, cubatse neza kigeretse rimwe, cubatse gisize irange ku ruhome hose ryera, imbere hari ibiti bahateye vyo gushariza ikigo, vyarakuze ni birebire; hari abanyeshure bahagaze imbere y'inyubako.

Hari ishure ryisumbuye ryubatse ahantu heza, hari ibiti vyakuze vy'imikaratusi bitanga umuyaga; iyo nyubako yubatse neza ifise isuku, isize irange ry'ubururu, ku madirisha hasize irangi ryera.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye kiri ahantu heza hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga mu kibuga hariho umusenyi urunze abanyeshuri babiri bawicayeko uwundi arahagaze hari utwatsi duto duto tugikura mu kibuga.

Ubigo vy' amashure yisumbuye iyo abanyeshuri bagiye kw'ishure bafise udusa koshi tubafasha gutwara ibitabo amakaramu eka n'ibindi bikoresho baa bakeneye kw'ishure harimwo agasha koshe kirabura gateretseko meza yera karimwo ibikoresho vy'umunyeshuri.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye mu nyubako nini cane yakire abanyeshuri beshi ifise n'amadirisha akozwe mu biyo bibona manini atanga umuyaga kuruhome naho hateye isima icanze n'umucanga abanyeshure bicaye ku ntebe hamwe n'imeza zikozwe mu mbaho z'ibiti bari kwiga .

Mu kigo c'amashure yisumbuye hari inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere mu ntebe hamwe n'imeza hariko ikaye n'amakaramu hamwe na terefone abanyeshure bariko barakoresha mu kwiga ibiharuro.

Mu kigo c'amashure yisumbuye gifise inyubako yubatse igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye ku ruhome hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera imbere mu kibuga hari imodoka nyishi zihagaze zitandukanye.

Ikigo c'amashure yisumbuye, kiri ahantu heza ,cubakishije amatafari ahiye, hejuru gisakaje amabati yera ,mu kibuga abanyeshure bari gukina hasi nta vyatsi bihari ,hari uducanga hamwe n'udusenyi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse neza kiri ahantu hari ikibuga cagutse ryubakishije amatafari ahiye imbere inkingi zisize irangi ry'ubururu abanyeshure bari mu kibuga hagati bariko barakina.

Ku kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza ifise amasuku imbere isize irangi ryera n'irindi ry'umuhondo bafise ikibaho abanyeshure bakoresha mu kwiga cirirabura umwarimu ahagaze imbere abanyeshure n'abo baricaye mu ntebe bari kwiga.

Ikigo c'amashure yisumbuye, imbere ntiheza cane ifise amatara abona hejuru hasi harasize iranga ryera, ku ruhome imbere harimwo intebe n'imeza asi zikozwe mu vyuma hejuru ni mumbaho z'ibiti hari utubati twiza tubitse ibitabo abanyeshuri bakoresha hamwe na mwarimu.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye c'imyuga kiri Ibujumbura gifise ama mashini atandukanye abanyeshuri bakoresha mu kwiga ivyi korana buhanga hariho na kabati kanini gakozwe mu mbaho z'ibiti kababikiye ibikoresho mwarimu hamwe n'abanyeshuri bari ku mashini bari kuraba ingene bayikoresha

Mu kigo c'amashuri yisumbuye c'imyuga kiri ahantu heza cubakishije amatafari ahiye imbere ifise amadirisha manini ariko ibiyo bibona abanyeshuri bakikuje imeza bamwe barahagaze mwarimu arikubereka ivyirwa ingene babifata.

Mu kigo c'amashure yisumbuye c'imyuga, ryubatse neza gifise isuku, imbere nirangi ryera, ku ruhome hamwe n'igirangi ry'ubururu ,imbere hariho imeza, hamwe n'intebe abanyeshure bicayeko bafise mudasobwa imbere yabo, barikwiga.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye c'imyuga, kiri hagati Ibujumbura ,ni mu nyubako yubatse ahantu hari biti vyakuze bitanga umuyaga ,mu kibuga naho hariho ivyatsi biri gukura vyiza bitotahaye hakaba n'ahandi baheruka kubica atabihari.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye c'imyuga, kiri i Bujumbura, gifise inyubako yagenewe gukorerwamwo ivyo kwiga umuyagankuba; abanyeshure barahagaze bafise amatara hamwe n'udutsinga, bari kwiga uko bakora umuyagankuba.

Mu kigo ca kaminuza gifise inyubako y'ubwiherero yubatse neza ku ruhome uruhande rumwe hateye isima icanze n'umucanga ahandi naho ku nkingi hasize irangi ryera hari aho bubakiye abanyeshuri baza gukoraba bavuye mu bwiherero hariho ama bombo ahari.

Mu kigo ca kaminuza, ni inyubako igeretse kane, ndende ifise isuku yubakishije amatafari ahiye ,ku nkingi no ku madirisha amwe ahasize irangi ryera, ahandi naho ni irangi risa niroze ,imbere hari imodoka ihagazeho ,iri munsi y'igiti cakutse gitanga umuyaga.

Ikigo ca kaminuza cubatse ahantu heza, hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga, yubakishije amatafari ahiye, ku ruhome hose hakaba hasize irangi ryera, ifise urugi rukozwe mu vyuma rusize irangi ritukura.

Mu kigo ca kaminuza, kirahanu hatewe ibiti birebire vyakuze bitanga umuyaga, cubakishijwe n'amatafari ahiye, gisize n'amarangi atandukanye harimwo iryera, hakaba n'ivy'umuhondo, imbere y'ikigo hari utwatsi twiza bateye two gushariza ikigo dutotahaye.

Mu kigo ca kaminuza mu gisata c'ubuhinga, abanyeshuri bari mu'ishuri ryiza hisize irangi ryera imbere hari imodoka zitandukanye zihari bari gukora abanyeshuri babiri bambaye impuzu zirabura.

Ikigo ca kaminuza kiri ahantu heza cubatse kigeretse, hasi haba hahagaze imodoka z'abanyeshuri hamwe n'izabarimu baje kwiga, hanze hari igice kimwe kiri ko utwatsi hamwe n'uduti bateye two gushariza ikigo.

Ikigo ca kaminuza cubatse ahantu hanini heza hari ibiti vyakuze birebire mu ibarabara rijayo n'iryivu ntabwo rirubakigwa, ku ruhande hari ivyatsi bito bito bigikura.

Mu kigo ca kaminuza, inyubako yubatse neza, isize amarangi atandukanye, harimwo iry'ubururu, iry'icatsi kibisi, iritukura, iryera. Imbere yaho hari ivyuma birebire biriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Mu kigo ca kaminuza hari inyubako yubatse neza igeretse yubakishije amatafari ahiye ku nkingi no ku madirisha hasize irangi ryera imbere mu kibuga hirya yaho hariho iyindi nyubako nziza kandi hose ziba zisizeko irangi ryera ku ruhome.

Mu kigo ca kaminuza kirafise inyubako yihariye ibikwamwo ibitabo abarimu n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga ivyirwa imbere ku ruhome isize irangi ryera utubati natwo turatondetse neza dukozwe mu mbaho z'ibiti.

Ikigo ca kaminuza cubatse neza kirafise inyubako yagenewe ku bika ibitabo ahantu hanini hari utubati twabugenewe hariho n'intebe hamwe n'imeza abanyeshure bicaraho iyo baje gusoma ibitabo.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako nziza isize irangi ryera imbere hariho n'amadirisha akozwe mu vyuma manini atanga umuyaga hari n'utundi dutara turi hejuru twaka neza.

Ikigo ca kaminuza gifise inyubako nini cane imbere isize irangi ryera hariho ikibaho kinini cirabura warimo n'abanyeshuri bakoresha bari kwiga hakaba harimwo n'intebe n'imeza ndende bisize irangi ryera

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure riba ryubatse neza risize irangi imbere mw'ishure ku ruhome imeza nini iriko ibitabo abanyeshuri bariko barakoresha mu kwiga ivyigwa.

Ikigo ca kaminuza gifise inyubako yubatse neza size iranga igera imbere gifise n'idirisha rikozwe mu vyuma ahandi na ho ku ruhome hamwe no ku nkingi bahasize irangi ryera iyo nyubako ikoreshwa n'abanyeshure baza kwigana.

mu kigo ca kaminuza mu nyubako zubatse neza isize irange igera hejuru hasi naho ku micyango hamwe n'amadirisha ni irange risanivu imbere hariho abanyeshuri bahahagaze benshi abandi bari kugenda baja mu ishuri

Mu kigo ca kaminuza n'ikigo cubatse neza ahantu hateye ibiti birebire vyakuze bitanga umuyaga inyubako ku ruhome hariho isima icanze n'umucanga ahandi naho hagaragara ibiti binini gusa

Ikigo ca kaminuza kiri ahantu heza cane kirageretse ,cubakishije amatafari ahiye ku ruhome hasiz'iranga ryera hamwe no ku nkingi, risakajwe n'amabati yera, imbere inyuma y'ikigo hari umurima uhari bateyemwo imboga hari zobita irengarenga.

Ikigo ca kaminuza cubatse neza kigeretse kabiri cubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize isima hamwe n'umucanga hari utwuma tubuza impanuka dusize irangi ry'ubururu imbere mu kibuga hari abanyeshuri bari kugenda.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yagenewe gusomegwamwo ibitabo birapanzeye neza mu tubati dukoreshejwe mu mbaho z'ibiti, hari ibitabo bitandukanye iyo mwarimu canke umunyeshure akeneye kuza kwiyigisha aza gusoma.

Mu kigo ca kaminuza n'ishure ryubatse neza imbere rifise n'igitambaro kimanitse impande y'amadirisha ariko ibiyo bibona bifashwe n'utwuma hari intebe n'imeza abanyeshuri bicarako bariko bariga hakaba harimwo umunyeshure ari imbere mw'ishure.

Mu kigo ca kaminuza gifise inyubako igeretse gatatu, yubakishijwe amatafari aturiye, ku nkingi hamwe no ku ruhome harasize irangi ryera, imbere mu kibuga hari igiti kinini kirekire, kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Mu kigo ca kaminuza harimwo ishure ryigisha ivyo ikoranabuhanga ryubakishije amatafari ahiye rikaba risizira ngirera ku ruhome imbere harimwo imeza nini zubakishije mu mbaho z'ibiti hariho uw resho dutandukanye abanyeshuri bicaye bariko barifashisha mu kwiga ivyo ikoranabuhanga gukora amaterefone n'ibindi.

Mu kigo ca kaminuza kir'ahantu heza hari biti vyakuze birebire ,harimwo n'umunara muremure ,hariho inzira ijayo bayikoresheje amatafari akozwe mw'isima n'umucanga, iruhande yaho hari utwatsi twowakuze twiza two gushariza ikigo.

Ikigo ca kaminuza gifise inyubako nziza hejuru z'isakaje amabati atukura ku ruhome hasi hasize irange ry'ubururu co kimwe no ku nzugi n'amadirisha imbere yaho hari ahantu bubakiye bateramwo utwasi twiza two gushatiza ikigo.

Ikigo ca kaminuza cubatse neza cubakishije amatafari ahiye gisize irangi ryera ku ruhome hamwe no ku nkingi imbere hari imodoka nyishi zihahagaze hari n'ikigega kinini cane.

Mu kigo ca kaminuza, inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku rukuta hasize irangi ryera, imbere hariho abanyeshuri bicayemwo, ku ntebe munsi zikozwe n'ivyuma hejuru naho ni imbaho; urugi narwo rukoze mu vyuma, rusize irangi risa n'ivu.

Ikigo ca kaminuza, cubatse neza n'amatafari ahiye, hejuru kikaba gifise irangi ryera ku nkingi, hari n'utwuma tuhari dusize irangi ry'ubururu, hari uduti dukikuje ico kigo twiza.

Mu kigo ca kaminuza n'inyubako iri ahantu heza harimwo ivyatsi hamwe n'ibiti vyakuze bitanga umuyaga ahantu abanyeshuri baca canke mwarimu harubakiye inkingi zisize irangi ritukura n'izivyuma

Ikigo ca kaminuza kiri ahantu heza hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga gisize iranga ryera hose ahandi naho amadirisha hakozwe mu biyo bibona imbere yaho hari utwatsi n'uduti bahateye two kuhashariza ahandi naho mu nzira bacamwo hubakiye n'isima hamwe n'umucanga

Mu kigo ca kaminuza mwishure ryubatse neza risize irange ryera imbere harimwo igisata bigisha ivyo kubarira ibirato abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'udupfukamunwa bari icaye mu ntebe bariko barakora ibirato.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yubatse neza imbere isize irangi ryera, hariho imeza nini yo yubatswe mu mbaho z'ibiti iriko hejuru nka terefone n'ibindi bikoresho vy'ikoranabuhanga hariho umunyeshure ariko aravyiga yongera abikoresha.

ikigo ca kaminuza gifise inyubako igeretse kabiri cubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize iranga ryera. Imbere mu kibuga hariho igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Mu kigo ca kaminoza mwishure ryubatse neza risize iranga iryera imbere ku ruhome rifise n'amadirisha, ariko ibi yo bibona afashwe n'utwuma mwishure abanyeshure bicaye ku ntebe hamwe n'imeza hejuru baiko barakora birato umwarimu ahagaze imbere, ariko arabereka uko babikora.

U kigo ca kaminuza gifise inyubako nziza cane ndende sigeretse kabiri isize iranga iryera hose zikabazira ahantu heza imbere hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga mu nzira h' abanyeshuri baca haraharuye hari uducanga duke ke mu kibuga hari utwatsi twiza tukimera.

Mu kigo ca kaminuza harimwo ibisata bigisha ivyi koranabuhanga mw'ishure rinini risize irangi ryera imbere hariho intebe n'imeza abanyeshure bicayeko zakozwe mu mbaho z'ibiti hejuru ku meza hari mudasobwa zitandukanye bari kwigirako.

Ikigo ca kaminuza ntabwo higera habura inyubako ibika ibikoresho nk'ibitabo mwarimu n'abanyeshuri bakoresha mu kwiga imbere hariho akabati gakozwe mu mbaho z'ibiti gatondetseko ibitabo bitandukanye vyo mu mashuri meshi

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yubatse neza ifise isuku hejuru harimwo icuma gitanga umuyaga hamwe n'ikindi gikoreshwa mu kumurika ibyigwa imbere imarimu ahagaze imbere ari kwigisha abanyeshure na bo baricaye ku ntebe hamwe n'imeza asi zikozwe mu byuma hejuru mu mbaho.

Mu nyubako ya kaminuza isize irangi ryera imbere eka hamwe no hejuru hariho ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bifashisha mu kwiga ivyikoranabuhanga harimwo intebe bicayeho hariho mudasobwa harimwo imbere uriko arabigisha abandi nabo baricaye bariko barumviriza

mu kigo ca kaminuza, gifise inyubako igeretse gatatu, isize irangi ryera, inyuma hose haba ku madirisha no ku rukuta ,imbere ku ruzitiro hubakishije amatafari ahiye ,ku nkingi hakaba hasize irangi ryera.

Mu kigo ca kaminuza, gifise inyubako yagenewe kubika ibitabo, abanyeshure bakoresha hamwe na mwarimu mu kwiga; hariko n'intebe hamwe n'imeza, iyo umuntu afashe igitabo akeneye gusoma ashobora kwicaraho.

Mu kigo ca kaminoza kira hantu hanini hisanzuye imbere mu kibuga hari ibiti vyo gushariza ikigo bateye harimo n'ibikuze bitangamyaka ikigo cubatse neza n'amatafari ahiye gisize ni rangiei ryera ku ruhome amwewe no ku nkirwi nese n'amadirisha manini agizwe n'ibiyo nt'utwuma abona.

Ikigo ca kaminuza gifise ishure ryiza imbere risize irangi ry'ubururu umwarimu hamwe n'umunyeshure bahagaze imbere abandi banyeshure baricaye ku ntebe n'imeza zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo ca kaminuza kiri ahantu heza hari ibikaratusi vyakuze birebire hariho urugo bari kwubaka n'amatafari ahiye abafundi bariko barakora bambaye impuzu zisa z'ubururu inkofero z'umuhondo bariko barakora harimwo n'a bariko barabahereza amatafari numusenyi.

Ikigo ca kaminuza citiriwe ikiyaga tanganyika kiri ibujumbura cubatse neza cane gisize isima ibanze n'umucanga hakaba hariho n'icapa cerekana yuko abanyeshure boza kwiyandikisha kimanitse.

Mu kigo ca kaminuza inyubako yubakishije amatafari ahiye ndende hejuru amabati afashwe n'utwuma dusize irangi ritukura hari ikibaho kiri imbere abanyeshuri hamwe na mwarimu bakoresha mu kwiga mwarimu ahagaze imbere abanyeshuri baricaye mu ntebe bari gukurikira ivyirwa

Mu kigo ca kaminuza, hari inyubako nziza isize irangi ryera imbere, abanyeshuri baricaye ku ntebe hamwe n'imeza zikozwe mu twuma hasi, hejuru akaba ari imbaho z'ibiti, mwarimu ahagaze imbere hamwe n'umunyeshure, icigwa bakimuritse ku rubaho.

Ikigo ca kaminuza kiri ahantu heza mu biti vyakuze birebire bitanga umuyaga urugo rukikuje ico kigo hariho utwuma hakabaho n'inkingi zubatswe mw'isima hamwe n'umucanga utwuma dusize irangi ritukura inyuma yaho hasi hariho isima icanze n'umucanga

Ikigo ca kaminuza, gifise inyubako nini kandi nziza ifise isuku isize amarangi yera, ku ruhome hejuru hakaba hariho utwuma dutanga umuyaga, tumanitseho mw'ishure, abanyeshuri ni benshi cane bambaye impuzu zera, abandi ivy'ubururu, bari kwiga ivyo kubarira.

Mu kigo ca kaminuza, kiri ahantu heza hubatse neza, gifise utwatsi bateye imbere y'aho two gushariza ikigo, impande y'aho hari ibomba ryubatseho, abanyeshure bakoresha mu gihe bakeneye amazi, haba gukaraba canke ayo kunywa.

Mu kigo ca kaminuza harimwo inyubako abanyeshure bigiramwo ivy'ikoranabuhanga. Isize irangi ryera imbere, ikaba ifise urugi rusize irangi risa n'ivu. Hariho imeza nini nini ziri imbere, hari n'abanyeshure bicaye ku meza hariko amaterefone, bari kwiga ivyerekeye ikoranabuhanga.

Mu kigo ca kaminuza harimwo inyubako yubatse neza irimwo intebe hamwe n'imeza abanyesure baza kwicaramwo niyo baje mu nama hakaba hariho n'utubati dutandukanye ku ruhome tukozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo ca kaminuza n'inyubako yubatse ahantu heza cane bateye utwatsi hamwe n'uduti two gushariza ikigo hari n'igiti kinini cakuze cane gitanga umuyaga.

Ikigo ca kaminuza kirafise inyubako nziza yubakishije amabuye, ikaba ifise n'inzugi zikozwe mu vyuma, iruhande naho hubakishije amatafari aturiye.

Mu kigo ca kaminuza harimwo ishure bitiriye b mirongo itatu na rimwe n'ishure ryubatse neza n'amatafari ahiye hanze ku nkingi hamwe no hejuru hasize irangi ryera.

Ikigo ca kaminuza gifise inyubako nziza y'akarorero igeretse kane, isize irangi ry'ubururu hamwe n'irangi ryera, ahandi naho ni ry'umuhondo, imbere mu kibuga hari utwatsi tugikura twiza.

Ikigo ca kaminuza gifise inyubako nziza y'inama ,cakira abanyeshuri benshi, kirimwo intebe hamwe n'imeza abanyeshuri bari mu nama bicayeko, gifise n'amadirisha akozwe mu biyo bibona kandi manini atanga umuyaga.

Ikigo ca kaminuza gifise inyubako nziza gisize amarangi atandukanye ku ruhome imbere hariho n'uruhome rusize isima hamwe n'umucanga abanyeshure bari kwiga bafise ivyo bari gukora biri hejuru ku meza z'ibiti bambaye impuzu zisa hamwe n'inkofero zimwe zifise irangi ryera izindi ry'umuhondo.

Mu kigo ca kaminuza mu gisata cigisha abaganga bafise umuvyeyi yaje kwibaruka ari ku gitanda hariho abarimu hamwe n'abanyeshuri bariko arabereka uko nabo bazobikora.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yubatse neza ifise isuku hejuru n'irangi ryera cokimwe no ku ruhome imbere hariho intebe n'imeza abanyeshuri iyo baje kwiga ivyi koranabuhanga bicarako.

Mu kigo ca kaminuza hanze hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga munsi yavyo hari imeza nini ihari ikozwe mu mbaho z'ibiti abanyeshure bafise ibikoresho barikwiga ivyikoranabuhanga bafise impapuro hamwe amakaye abandi n'amakaramu barikwandika

Mu kigo ca kaminuza cubatse kigerete, cubakishije amatafari ahiye, ku ruhome hamwe no ku nzugi hasize irangi risa n'ubururu, imbere mu kibuga hari ivyatsi vyakuze vyiza bagiye bahasiga inzira abanyeshuri bacamwo.

Mu kigo ca kaminuza mu gisata kirimwo abavura ibitungwa barahagaze imbere bafise inka imbere yabo bariko baravura bambaye impuzu zera hamwe nu dupfukamunwa.

Mu kigo ca kaminuza gifise inyubako nziza ndende hejuru isize irangi ryera ahandi naho ni iranger isa n'umucungwe imbere yaho mu kibuga hari utubuye duto duto twinshi tuhari.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako ifite isuku yubatse neza yagenewe kubika ibitabo abanyeshure bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu harimwo intebe n'imeza hasi zikozwe mu twuma hejuru ni mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yigisha ivy'ikoranabuhanga, harimwo imeza nini ikozwe mu mbaho z'ibiti hejuru hateretseko iterefone ahandi naho ni urupapuro ,harimwo n'akuma gafatanya impapuro, imbere har'umuntu ahagaze ari kubikoresha.

Ikigo ca kaminuza mu gisata c'ubuhinga, abanyeshuri bafise ivyuma vyinshi, biri ku meza ikozwe mu mbaho z'ibiti, bari kwigirako, baricaye bambaye impuzu z'ubururu.

Ikigo ca kaminuza kinini cane cubatse kigeretse ishuro zitatu kirubakishijwe amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha hamwe hasize irangi ry'ubururu ahandi iryera, inyuma yaho hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga.

mu kigo ca kaminuza mu ishure ryiza cane risize irangi ryera imbere hariho abanyeshure bariko bariga kubarira bafise imashini baricaye imashinira iri imbere yabo ku meza hari umwe arikarabarira abandi na bo barikuraba uko abikora kugira ngo na bo bazishobore kubikora.

Mu kigo ca kaminuza mu gisata cigisha ubuvuzi harimwo ishure rimeze neza rifise isuku rifise n'irangi rera ku ruhome harimwo abanyeshuri hamwe na muganga bafise umugwayi ajya amyi ku gitanda ari kubereka ingene bashobora kumukura.

Mu kigo ca kaminuza mw,ishure ryubatse neza ririmwo ibikoresho vy'ikoranabuhanga, iyo abanyeshuri bageze mw'ico cigwa baza kwigiraho, hariho n'ibitabo biri mu tubati twabigenewe bipanze neza, utwo tubati tukaba dukozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yubatse neza ifise isuku isize irangi ryera imbere hari abanyeshure bicayemwo ku ntebe hasi zikozwe mu twuma hejuru n'imbaho mwarimu ahagaze imbere ari ku murika icirwa ku ruhome abanyeshuri bari gukurikira.

Mu kigo ca kaminuza gifise inyubako nziza cane y'ubwiherero ifise isuku hejuru hasize irangi ryera ikaba ifise imiryango myishi abanyeshuri bakoresha iyo bagiye mu bwiherero

Ikigo ca kaminuza gifise inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera abanyeshuri bari imbere bariko barakora imbere yaho bariko baratera utwatsi abandi batubagara abandi na bo barahagaze.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako nini cane yashizemwo ibikoresho vy'ikoranabuhanga ga mudasobwa hamwe n'ibitabo vyinshi bifashisha harimwo intebe ,imeza abanyeshure bicarako baje kwiga canke he gusoma ibitabo.

Mu kigo ca kaminuza, mu nyubako nini kandi nziza, isize irangi ryera ku ruhande rwo hasi, hejuru naho ni irangi risa n'umuhondo. Ifise n'amadirisha manini atanga umuyaga. Abanyeshure bariko bariga baricaye mu ntebe, hamwe n'imeza zakozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo ca kaminuza mu gisata cigisha kubarira abanyeshure bari mw'ishure ryiza risize irangi ryera ku ruhome imbere bafise imashini imbere yabo mwarimu ahagaze hagati yabo ariko arabigisha uko babarira.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako nini yakire abanyeshuri beshi imbere hasize irangi ryera ku ruhome hakaba hariho umwarimu n'umunyeshuri bahagaze imbere mwarimu yamuritse ku kibaho icirwa bariko bariga yifashishije mudasobwa abanyeshure bicaye ku ntebe hamwe n'imeza bari gukurikira

Mu kigo ca kaminuza kiri ahantu heza hagutse hafise akayaga barahateye uduti twiza hamwe n'utwatsi two gushareza ikigo inyubako isize irangi ryera inyuma hose.